Kazukasi ugumwe ko kw'ishure ryisumbuye ryo mu ngagara n'ikeza cane ntiworaba kubakishije amatafari aturiye, ndetse hagati na hagati y'amatafari harimwo ivyondo bivanze n'isima ako kazuka araheza kakaba agafise imiryango y'ivyuma.

Abanyeshure b'abahungu bakina umupira w'amaboko bambaye impuzu zo gukinamwo zifise ibararisa n'icatsi kibisi abo banyeshure bahagaze mu kibuga, kandi bagire batangure gukino rukino rubahuza n'abandi banyeshuri baserukiye ikindi kigo c'amashure.

Inyubakwa y'amashuri kaminuza y'uburundi mu kigo co kumutanga yubatse neza cane iyo nyubako ifise ibibambazi bikomeye kandi bisizirang igyibaragera ndetse hakaba harimwo n'ubukarabiro bwiza cyane ubwo bukarabiro bukaba burimwo n'amazi.

Ikibuga gikinirwako umupira w'amaboko gisize isima, icokibuga kiriko abagabo bariko barimenyereza bimenyereza kugirango ejo bazoshobore gutsinda urukino ruzobahuza n'abandi bagabo bazoserukira iyindi komine.

Urukino rw'umupira w'amaboko ruriko rubera ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri kw'ishure ryisumbuye gitirewe umweranda pahulo rwaronse abarorerezi benshi cane, ariko abo barorerezi hagwiriye mwo abana, ndetse umwe muri bakaba, ariko arafotora.

Abana b'abahungu bari mu kigero c'imyaka munsi y'imyaka mirongo ibiri bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko gisize isima. Ndetse bagire bakine rukino rw'umupira w'amaboko rugire rubahuze n'abandi banyeshure bo ku rindi shure.

Inyubakwa yubakishije amatafari aturiye kandi ifise imiryango y'ivyuma, umuryango umwe usize irangi ry'ibara ryera ndetse kandi ukaba ufise ibiyo, ariko ivyo biyo vyaratanguye kumenagurika kubera abana babimenye bariko baterana amabuye bariko baragwana.

Kw'ishure ry'ubuhinga ryo mu Kamenge, hubatse neza cane. Kur' iryo shure, hari ibigega bitatu vy'amazi. Ivyo bigega navyo bikaba bisize irangi ry'ibara ryera. Ivyo bigega n'ibinini cane, k'uburyo batigera babura amazi bakoresha.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga ryubatse neza cane ndetse rikaba rifise akazu kasugumwe ko mubwoko bwa kijambere muri ako kazu kasugumwe harimwo indobo, iyo ndobo nini cane ifise ibara risa n'icatsi kibisi niyishirwamwo amazi bakoresha.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba isakaje amabati meza cane, ayomabati nayo akaba ashigikiwe n'ivyuma. Iyonyubako ikaba ifise n'ubukarabiro ariko ubwobukarabiro bukaba bwaramaze kwononekara cane.

Inzu yubatse mu buryo bukomeye cane isize amabara biri ku bibambazi, ku ruhande rwo hasi hasiz iranga risa nibara ry'ubururu, ndetse ku ruhande rwo hejuru naho hakaba hasize irangi irisa nibara ryera risakaje amabati.

Ishure ryisumbuye ryi Muyinga rifiso utuzu twasugumwe twinshi abakobwa baraheze bakaja ukwabo abahungu nabo bakaja mutuzu twasugumwe twabo, inyubakwa yutwo tuzu twasugumwe yubakishije amatafari aturiye.

Ubwiherero bw'abakobwa bwubatse neza cane ntiworaba, ubwo bwiherero bwubakishije amatafari aturiye ndetse bufise n'umuryango w'icuma, uwo muryango nawo ukaba ufise ibiyo, ivyo biyo ariko vyaratanguye kumeneka.

Inzu yubakishije amatafara aturiye, ndetse isakaje amabati akomeye cane iyo nzu, kandi rafise n'imireko itwari amazi y'imvura iyo atwara mu kinogo cimbwe cagenewe kubika ayo mazi y'imvura.

Abana b'abahungu bari munsi y'imyaka mirongo ibiri bariko barimenyereza gukina umupira w'amaboko. Bariko bakinira ku kibuga gisize isima, ndetse kandi bariko bitegurira urukino ruzobahuza ku munsi w'ejo n'abandi banyeshure biga ku rindi ishure.

Akazu ka si ugwumwe kitumamwoabahungu ko kwishure ryisumbuye ryo mu kinama karacafuye cane ntiworaba ako kazu ka si ugumwe ntigaheruka gukoropwa, ndetse ako kazu ka si ugumwe kakaba kwubakishije amatafaraturiye.

Abana b'abahungu bariko barakina urukino gw'umupira w'amaguru muri abo bana b'abahungu bariko barakina urukino gw'umupira w'amaguru harimwo umuhungu umwe yambaye umupira w'amaboko magufi, ndetse uwo mupira ukaba ufise irangi ry'ibara ritukura.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga rifise utuzu twa sugumwe twinshi cane ariko turashaje ntiworaba, dufise imiryang' ine umuryang' umwe ukaba wuguruye ndets' iyindi itatu, nay'irugaye ah'ibiri muriyo yugaje n'amagufuri.

Inyubakwa nziza cane, kandi yubatswe ku buhinga budasanzwe y'i gorofa, ndetse ikabigeretse kabiri ifise ibibambazi bisizirango iryibara ryera imbere y'iyo nyubakwa hari ikibuga c'umupira w'amaboko gisizisima kirimwo abantu benshi.

Ishure ryisumbuye ryo ku muzinda ryubatse neza cane, ndetse iryo shure rifise n'akazu ka siugumwe ka kija mbere ako kazu ka si ugumwe akaba, ariko kajamwo umuyobozi w'iryo shure ako kazu ka siugumwe kakaba gafise ikibambazi gisizirang irisa n'umuto tuhishiye.

Inyubako y'utuzu twasugumwe yo kw'ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha yubakishij' amatafar' aturiye ndets' isakaj' amabat' afashwe n'ivyuma, iyonz' ifis' uturyango twinshi dukozwe mumbaho z' ibiti kamwe muri two karuguruye, kuruhome hasiz' umusenyi, hejuru kugisenge har' ivyuma bifash' amabati yera.

Abana b'abahungu bose bambaye umwambaro wo gukinamwo bagire bakina urukino rw'umupira w'amaboko, kandi bose bakaba bambaye ibirato. Muri uyu mwanya bariko bararamukanya n'abamenyereza babo kugira ngo babipfurize gutsinda urwo rukino.

Inzu yubakishije amatafari aturiye, ndetse ikabisakaje amabati. Yegeranye n'iyindi nyubakwa nayo nyene isakaje amabati ariko yoyo yatanguye gutobagurika. Inyuma y'inzu hariho ikigazi ndetse hariho n'ibindi vyatsi vyahameze.

Inyubakwa y'utuzu twasugumwe yi Karusi kw'ishure ryisumbuye ni nziza cane. Yubakishije amatafara aturiye, ndetse ifise n'imiryango y'ivyuma. Iyo miryango ikaba isize irangi ry'ibara ryera, ndetse ikaba ifise n'ibiyo.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo kumuzinda yubakishije amatafari aturiye ndetse ikab'ifise umushinge w'amabuye. K'uruhande rw'inyuma rw'iyonyubakwa hubatseyo utuzu twasugumwe. Har'akazu kasugwumwe kagenewe abakobwa.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza hari inyubakwa zibiri. Inyubakwa imwe irashaje kubera yuko amabati yayo yatanguye gutobagurika, ariko iyindi yoyo iracakomeye. Kuri iyo nyubakwa ikomeye hari ubukarabiro, ndetse inyuma yayo naho hari igiti c'ikigazi.

Amashure yisumbuye yo mu Cibitoke yubatse neza cane ntiworaba; afise utuzu twa surwumwe twiza cane. Utwo tuzu twa surwumwe abahungu bihagarikamwo ni twiza cane kandi twubatse kijambere. Ariko muri utwo tuzu umukozi ajejwe isuku ntaheruka kuhakoropa kubera ukubura amazi.

Inyubaka nziza cane, kandi ikomeye yubakishije amatafara aturiye ifise umuryango sizirangira isa n'ibararye icatsi kibisi kuri uwo muryango, kandi hariko ni biyo bikingiwe n'ivyuma uwo muryango uruguruye, ndetse, kandi ukabugana mu cumba kirimwo bukarabiro bufia si amabombo menshi cane.

inyubako y'amashure yisumbuye yo mu kinama yubatse neza cane, kandi yubakishije amatafari aturiye. hari ibibambazi vy'imbere biheza bikaba bisizirange ry'ibara ryera. kuri iryo shure hari ubukarabiro bufise amabombo menshi cane.

Inyubako ayubakishije amatafari aturiye, ndetse, kandi kabisakaja amabati ayo mabati na yo akabashigikiwe n'ivyuma ifise akaryango kagufi cane k'ivyuma ako akaryango na ko kakaba agasiza iranga iryibara ry'ubururu.

Abana b'abakobwa bariko barimenyereza gukina urukino rw'umupira w'amaboko abo banyeshuri bariko bakina umupira neza cane ntiworaba, ndetse bariko biteguri ra ihiganwa rizotangura ku musi wejo.

Inzu nziza cane ifise ibibambazi bisiz'irangi ry'ibara ryera imbere yaho hari ivyuma abana bahora baryak'umunyenga. Imbere kandi y'iyonyubakwa hariho n'ibiti binini cane, ivyobiti biratotahaye ntiworaba.

Abanyeshure b'abakobwa bo munsi y'imyaka cumi n'itanu biga kw' ishure ryisumbuye ryo mu kamenge bariko barimenyereza bariko bakora umwimenyerezo mu kibuga c'umupira w'amaboko kubera yuko ku munsi wejo bafise urukino ruzobahuza n'abandi bakobwa baserukira ikigo co ku Mutanga

Inyubako y'amashure yisumbuye yo kw'iseminari ntoyi yo mu kanyosha , iyo nyubakwa yubatse neza cane ntiworaba, iyo nyubakwa ifise utuzu twa sugumwe twa kijambere ndetse ku ruhande rw'abahungu hari utuzu twa sugumwe tuzamwo n'amazi.

Nibibambazi bisiza irangi ku ruhande rwo hasi rifise ibara risa n'ubururu, ndetse ku ruhande rwo hejuru na ho ikabifise iranga igera utwutuzu twase ugumwa ni twinshi dufise imiryango myinshi cane itandukanye.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinindi hariko harabera urukino urwo rukino ruriko ruhuza abanyeshure bo kuri iryo shure hamwe n'abanyeshure baserukira ikigo c'amashure kiri ku musaga urwo rukino rwa ronsi abarorerezi benshi cane.

Ishure ryisumbuye ry'i bubanza muri rusange ryari ryubatse neza cane, ariko rifise utuzu twase ugwa umwe duto duto cane aho twubatse ku burebure budashitsa n'imetero imwe ku yindi metero utwo tuzu twa s ugwa umwe n'i duto duto aho umunyeshure yuba afise ubumugavye wu mugora cane kwiherera.

Ishure ryisumbuye ryo mukibenga rifise ubukarabiro bunini cane kubera yuko ubwo bukarabiro birimwo amabomba ashika atandatu. Ubwo bukarabiro ariko ntibuheruka kuza kw'amazi kiretse yuko umukozi ajejwe isuka akunda kuza arahakubura kumusi kumusi.

Uyu munsi mu gatondo kuwa gatandatu hazindutse habo urukino rw'umupira w'amaboko urukino rwahuza abanyeshure baserukiye ishure ryisumbuye ryibutaganzwa hamwe n'abakobwa baserukiye ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza abo bakobwa bose bakaba ari abana bari munsi yimyaka cumi n'itanu.

Akazu kasugumwe kagenewe abakobwa hamwe n'abagore kari kuruhande rw'iburyo rw'inyubako yubakishije amatafari aturiye, ndetse iyo nyubakwa kandi ikabisakaje amabati, iruhande yayo mabati hariko imireko yagenewe gutwara amazi y'imvura.

ishure ryisumbuye yo mu ngagaragiga kw abanyeshure benshi cyane ndetse kubera ubwinshi bw'abo banyeshure babubakiye utuzu twasuga umwe twinshi aho abana b'abakobwa bafise imijyango ibiri ndetse abana b'abahungu na bo bakagira imijyango ibiri bifashisha nk'utuzu twasuga umwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, hari utuzu twa sugumwe twagenewe abahungu, hakaba n'utuzu twa sugumwe twagenewe abakobwa. Abakobwa bafise imiryango itatu yabagenewe, ndetse, ku muryango hakaba hari igicapo gicafyeko umwana w'umukobwa, kugira ngo hatazogira umwana w'umuhungu, yibesha ngo aze mu kazu ka sugumwe kagenewe abakobwa.

Abanyeshure benshi cane bari kumwe n'umwarimu wabo bari mu cumba gikorerwa mw'ubushakashatsi ndetse bakaba bari ko baravanga vanga imiti baba bo banyeshure hamwe n'umwarimu wabo bose hamwe bambaye udutambara dukingira intoke.

Inyubakwa y'igorofa, yubakishije amatafari aturiye, iyo nyubakwa irimwo imiringoti itandukanye, aho hariho umuringoti utwara amazi meza, hakabaho n'umuringoti utwara umucafu ukuye mu kazu ka sugumwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibengahiga bakobwa gusa uyu musi mwarimu wa ba, ariko abigisha ibijanye n'ubushakashatsi akabayambaye impuzu yera, ndetse akabayambaye n'uduhuzu dukingira intoke abanyeshuri hamwe na mwarimu bose hamwe bambaye uduhuzu dukinge ngeremenwa.

Ka baka baka baka baka baka baka baka bakabambara dupfukoumunwa n'amazuru.

Abantu babiri bose b'inzobe kandi umwe n'umwarimu, arikumwe n'umunyeshure wiwe ndetse bakaba bariko barakora ubushakashatsi, bari mu cumba c'ubushakashatsi ndetse bakaba bariko baravangavanga imiti.

Icyumba c'abarimu bigisha kw' ishure ryisumbuye ryo mu kibenga ni ciza cane ntiworaba, cubakishije amatafari aturiye ,ndetse kikaba kirimwo ububati bwiza cane ntiworaba ,umwarimu uwariwe wese mubigisha kuri iryoshure, afise akabati kiwe abikamw' ibitabo.

Inzu nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba ifise n'umuryango w'icuma uwo muryango w'icuma ukaba wugurugwa hakoreshejwe igitasha ndetse iyo nzu ikaba ifise amadirisha y'ibiyo.

Inzu y'ubushakashatsi yo kwishura kaminuza y'uburundi yubatse neza cane ntiworaba iyo nzu yubakishije amatafara aturiye, ndetse muri uyu mwanya hariho umunyeshuru umwe yambaye ivyambarwa vyiraburariko arakora ubushakashatsi.

Mu cumba gikoregwamwo ubushakashatsi bwo kwishure ryisumbuye ryimugina harimwo umwarimu mwe uwo mwarimu yambaye ibirato vyirabura ndetse muri ico cumba hariyo n'imiringoti iyo miringoti ikaba itwara amazi bahejeje gukaraba.

Mu kaguriro ko mu kivuga hari nyubako idandarizwa mw imiti muri iyo nyubako hari mwakabati ikabikwa mw'imiti badandaza .ndetse iyo miti noyo kabikunda kubiri mu tugopo tufisi baragera utwo tugopo na two tukaba dufise imipfundikizo ifisi bararisa n'ubururu.

Inyubakwa nziza yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi ikaba irimwo umuntu umwe. Ndetse iyo nyubakwa irimwo n'udutebe twinshi tw' udusonga bugari ikaba ifise amadirisha amanini cane akingirijwe n'igitambara gisa n'ubururu.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ndetse hagati na hagati y'ayo matafari hakaba hari mw isima ivanze n'ivyondo irimwo bubati bwiza cane busize irangi ryibara ryera muri ubwo bubati harimo ibikoresho bitandukanye.

Inzu yubakishije amatafari aturiye manini manini cane ndetse hagati na hagati yayo matafari hakaba harimwo ivyondo bivanze n'isima iyo nzu ifise imfuruka ikomeye cane, iyo mfuruka kandi ikaba isize irangi ryibara ryera.

abanyeshuri biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisata c'ubushakashatsi muruwu mwanya bari mu cumba gikoregwamwo ubushakashatsi bose bambaye imyambaro yera ndetse mwarimu wabo arimbereyaba ariko abigisha

Hafi y'ishure ryisumbuye ry'i Buhonga hari akaguriro kadandarizwamwo imiti, ako kaguriro karimwo imiti myinshi cane kandi itandukanye, iyo miti nayo ikabibikwa mu kabati, ako kaguriro gasanzwe kubakishijwe amatafari aturiye.

abanyeshure biga mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye gimuramvya harimwo abahungu hakabamwo n'abakobwa mwarimu wabo yabatwaye mucumba gikoregwamwo ubushakashatsi kugira abigisha ibijanye n'ubushakashatsi

inzu yubakishije amatafari aturiye ndetse yubatse ku buryo bukomeye cane irimwo akabati kanini cane gafise ivyumba vyinshi cane akokabati mu cumba kimwe kimwe cose harimo imfunguruzo kubera yuko mwarimu wese afise akumba kiwe

Mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi kw'ishure kaminuza y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga, harimwo ibikoresho binshi cane kandi bitandukanye. Ndetse ico cumba kikaba kirimwo amabombo y'amazi, aho abanyeshure bariko barakora ubushakashatsi basabwa kuza barakaraba buri mwanya.

Kw' ishure kaminuza y'abikorera utwaba ur'iMwaro ku mugwa mukuru ,abanyeshure bariko bariga , mw' isomero ryo mu mwaka wa kabiri nta munyeshure w'umukobwa numw' arimwo, higamw' abanyeshure b'abahungu gusa mu gisata c'ubuvuzi ,mwarimu wabo uyu musi arikw'arabigisha icigwa c'ibiharuro.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubushakashatsi kuri kaminuza y'uburundi mukigo co kumutanga bari mucumba cagenewe ubushakashatsi kubera yuko bariko bariga. Abanyeshure bose bambaye impuzu zabigenewe kubera yuko umwe wese yambaye itaburiya yera eka na mwarimu wabo nawenyene yambaye itaburiya yera.

inyubako nziza cane yubakishije amatafari aturiye hagati na hagati y'ayo matafari harimwo ivyondo bivanze n'isima ndetse iyo nyubako ikaba ifise n'amadirisha ayo madirisha na yakaba kingirijwe n'igitambara

Imashini nyabwonko iteretse ku meza ; hirya no hino y'iyo meza hari intebe zibiri z'inyegamo; ariko kandi hirya yazo hari iyindi meza nayo ifise izindi ntebe zibiri ziyikikije. Ivyo vyose bikaba biri mu nzu y'ibitabo.

Biti biti biti biti ii biti biti bitari abakoronda i ruhande ibitabo bishasha biri ukwavyo ibimaze igihe na vyo bikaba ukwavyo.

Inzu y'ibitabo yo kwishyure ry isumbuye ryo mu Kibenga yubakishije amatafari aturiye, ndetse iyo nzu y'ibitabo irimwo ububati bwinshi cane bumwe muri bwo bukoreshejwe ivyuma ariko ubundi bukozwe mu mbaho.

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mu kinama n'inini cane, kandi ni nziza ntiworaba iyo nzu y'ibitaboirimwo ibitabo vyinshi cane, kandi bishasha bishasha ivyo bibati bikaba bipangapanze mu bubati bwinshi bukozwe mu vyuma.

Inzu yubakishije amatafari aturiye hagati na hagati y'ayo matafari hari ivyondo, ndetse bivanze n'isima iyo nzifise amadirisha y'ib iyo ayo madirisha fsi igitambara kikingira kugira ngo umuntu ari hanze ntabona barindani.

Inzu y'ibitabo yo kw'ishure ryisumbuye yo mu Gashoho yubatse neza cane ntiworaba, iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba irimwo n'ububati bukozwe mu mbaho, muri ubwo bubati nabwo hakaba harimwo ibitabo vyinshi.

Mu nzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mugasekebuye harimwo ibitabo vyinshi cane muri ivyo bitabo bimwe muri vyo birafunitse neza ariko ibindi vyovyo ntibifunitse bigaheza bikabikwa mu kabati kabigenewe.

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha irimw' ibitabo vyinshi cane kandi vyiza ,umukozi akora muri iyo nzu y'ibitabo akor' akazi kiwe neza cane kubera yuko ugezey'uhasanga isuku ridasanzwe kandi agapangapanga ibitabo bimwe bimw' ukwavyo.

Ikigo c'amashure yisumbuye co mucibitoke kigizwe n'inyubakwa nyinshi imwe mur'izonyubakwa yubakishije amatafari aturiye kandi yubatswe m'uburyo bw'igorofa igeretse kabiri. Iyogorofa isakaje kandi amabati ikaba ifise imiryango y'ivyuma.

ishure ryisumbuye ryo mu kibenga ni giza cyane ndetse imbere y'inyubako y'iryoshure hateye ibyatsi byiza hari kandi n'akayira abanyeshure bagenderamw iyo bariko bararengana muri uyu mwanya hakaba harimw abanyeshure babiri bariko baragendagenda muri ako kayira

Inyubakwa ndende cane, kandi nziza ntiworaba yubakishije amatafari aturiye, ndetse na sakaje amabati ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha imbere yiyo nyubakwa hari uwu mwarimu uwo mwarimu n'umugore asutsimishatsi y'ikizungu.

iruhande y'ibarabara ryi kaburimbi hubatse inyubakwa nini kandi nziza iyo nyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofa ndetse igeretse rimwe iruhande kandi y'iryo barabara ryi kaburimbi hari abahungu babiri bariko baratambuka barengana

Ishure ryisumbuye ryo ku Muzinda rigizwe n'inyubakwa zibiri, izo nyubakwa zirimwo amasomero atandukanye aho abanyeshure bamwe guhera mu w'indwi kugeza mu w'icumi na kabiri bose biga ku ruhande rwabo, hakaba n'uwundi mugwi w'abandi banyeshure biga kandi guhera mu w'indwi kugeza mu wa cumi na kabiri biga ku rundi ruhande.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango harimwo intebe nyinshi kandi nziza cane .Muri iryo somero kandi harimw imeza ya mwarimu iyo meza na yikabishashe k'igitambara kuri iyo meza hariko n'ibitabo mwarimu yamye akoresha

Inyubako y'amashure yisumbuye yo ku mushasha n'inziza cane iyo nyubako ayubakishije amatafari aturiye hagati na hagati y'ayo matafari hakaba harimwo isima ivanze n'ivyondo iyo nyubako ifise idirisha ry'ibiyo.

Inyubakwa y'amashure y'intango yubakishije amatafari aturiye ndetse iyo nyubakwa ikaba isakaje amabati asize irangi ry'ibara ritukura iyo nyubakwa kandi ikaba ifise imiryango isize irangi ry'ibara risa n'ubururu, abanyeshure bariko barakina imbere y'iyo nyubakwa.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kanyoshya baheruka kwubaka inzu yagenewe umuyobozi w'iryoshure ndetse iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari aturiye ikaba ifise n'umuryango w'icuma mwiza cane uwo muryango ukabusize iranga ryera.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu Gihosha, harimwo intebe nyinshi. Izo ntebe zikaba zitonze k'umurongo, ndetse mur'iryo somero hakaba harimwo imirongo itatu. Izo ntebe zikaba zipangapanze zikurikirana ku mirongo.

Ishure ryisumbuyehe ryo ku mushasha ryubakishije amatafari aturiye kandi risakaja mabati ndetse rikaba riri ruhande y'akabarabara karimwo umusenyi ako kabarabara ka rimwe imodoka zitatu muri izo modoka imwe ikaba isizirang iry'ibara ryirabura.

ikibambazi c'isomero kimanitse ku rupapuro rwera urwo rupapuro rucafyeko abantu abantu na bo bakaba bagiza umuryango wagutse harimwo mama papa abana abana b'abahungu muhungu n'umukobwa

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu gahororo n'inziza cane ,iyo nyubakwa ifise ibibambazi bisize irangi iry'ibara ryera, ndetse mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani, hakaba hari mw'intebe nyinshi ,intebe zifise amaguru y'ivyuma.

Inzu yubakishije amatafari aturi meza cane hagati yayo matafari hakaba hari mu isima ivanze n'ivyondo iyo nzi ifise umuryango usiziranga ryibara ryera kandi uwo muryango n uw'icuma.

Imuyinga ku mugwa mukuru, hari inyubakwa y'amashure y'intango yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba isakaje amabati atukura. Ariko ayo mabati yoyo yarashaje kubera yuko amwe n'amwe yatanguye kuvunagurika.

Imbere y'inyubako y'igorofa igeretse kabiri. Iyo nyubako ikaba yigamwo abanyeshuri bagera ku bihumbi bibiri hari kibuga kinini abanyeshure bakiniramwo muri ico kibuga ni ho hari bendera iryo bendera abanyeshure bakama bariduza buri musi.

Inyubako y'amashure yisumbuye yo Kumushasha n'inziza cane yubakishije amatafari aturiye kandi hirya no hino yiyo nyubako hari imirima iteyemwo ibitegwa bitandukanye bimwe murivyo bikaba ari imboga ndetse n'ibitoke.

Kw' ishure ry'intango ryo ku Mushasha abanyeshure ubu bari mu gihe c'ibibazo ndetse kandi abanyeshure bo mw'isomero ryo mu mwaka wa gatandatu bariko barakora ibibazo muri uyu mwanya. Iryo somero rikaba ryigamwo abanyeshure barenga mirongo itanu.

Inyubako z'amashure yisumbuye zo mu Kibenga zifise ibibambazi bisize ibara risa numutoto uhishiye ku ruhande rwo hasi, izo nyubako zubakishije amatafari aturiye ndetse kuruhande rw'imbere hateye ikigazi mu vyatsi.

Iruhande n'inyubakwa y'amashure y'intango ku kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha, hari ikigega kinini cane kibikwamw'amazi, ico kigega cubakishije amabuye ,ndetse iruhande y'ico kigega hari biti vy'amagereveriyo bitanu.

Abantu benshi bahagaze mw'ibarabara, ndetse muri abo bantu harimwo abana b'abakobwa hamwe n'abahungu, imbere y'abo bana hariho umugabo ahahagaze, muri abo bana harimwo umwana yambaye umupira w'imbeho wirabura.

Inyubako nziza cane yubatse ku buryo bwiza, ikaba yubakishije amatafari aturiye; iyo nyubakwa ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu Kabondo. Muri iyo nyubakwa harimwo intebe zitandukanye abanyeshure bicarako.

Mu cumba c'abarimu kiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga harimwo imeza nyinshi ndetse n'intebe z'inyegamo, izo meza nizo abarimu bakunda kurundako ibitabo, kandi muri uwu mwanya harimwo abarimu babiri umwe w'umugabo uwundi w'umugore, bose bakaba bicaye.

Inyubako yubatse neza cane ,kandi ikomeye ntiworaba ,ikoreshwa nk'amashuri yisumbuye yo mu ngagara, iyo nyubakwa ifise ibibambazi bisize irangi ryibara ryera ,ndetse ikaba ifise n'amadirisha y'ibiyo ,mw' isomero ryo mu mwaka wa cumi na rimwe harimwo intebe nziza cane.

Inyubakwa y'amashuri y'intango isakaje amabati kandi yubakishije amatafari aturiye. Iruhande y'iyo nyubakwa hari ikigega kinini cane c'amazi, ndetse kandi hirya ku rundi ruhande rw'iyo nyubakwa hari isengero.

Kw'ishure ry'intango ryo mu bukeye higa abanyeshure benshi, kandi hari abanyeshure biga uhereye mu mwaka wa mbere w'amashure y'intango kugeza mu mwaka wa gatandatu w'amashure y'intango higa abanyeshure benshi b'abakobwa, ndetse abanyeshure b'abakobwa bariko baraganira umwe muri bari k aria yagaza ku kirenge.

Imbere y'inyubako y'amashure yisumbuye yo mu Kivoga, hateye utwatsi twiza cane. Harimwo n'utwatsi tw'amashurwe ndetse hakabamwo n'ibiti vy'ubwoko butandukanye. Imbere y'iyo nyubakwa kandi hari akabarabara k'ivu abanyeshure barenganiramwo bagiye kw'ishure.

Inyubakwa nziza cane y'ishure iyo nyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofu igeretse rimwe, iyo nyubakwa kandi ikaba yubakishije amatafari aturiye ikaba ifise n'amadirisha menshi y'ibiyo iyo nyubakwa ifise uruzitiro runini cane.

Inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Buhonga yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati, imbere yiyo nyubakwa hari intebe imwe abanyeshuri bamye bicayeko, ku rubambazi rwiyo nyubakwa hari ivyandiko bivuga ukungene iyo nyubakwa yubatswe nuwafashije mu kugirango yubakwe.

Inyubakwa nyinshi cane kandi zikomeye zimwe muri zo zikaba zifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera, iyindi nyubakwa nayo ikaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati, izo nyubakwa zifise uruzitiro rw'amabuye.

Abana batatu babanyeshure biga amashure y'intango bariko baragenda kwishure, babiri muri abo bana n'abahungu kandi bariko bagenda bafatanye ku rutugu ndetse banahetse amasaho yabo ku migongo uwundi umwe n'umukobwa.

Inyubakwa ndende, yubatse mu buryo bw'igorofa, ndetse igeretse rimwe, ikaba yubakishije amatafari aturiye, iyo nyubakwa ifise uruzitiro, urwo ruzitiro rukaba ari rurerure cane, ndetse urwo ruzitiro rukaba rwanditseko ivyandiko bitandukanye.

Abana b'abahungu hari udupira bakunda gukina tw'amaguru ndetse utwo dupira bakaba batubanga mu bishashi hari umwana w'umuhungu yitwa arone akunda kutubanga neza cane akaba abanga mu buryo bwiza bw'inzu y'igitangurigwa.

Ikigo c'amashure yisumbuye co mugihosha gifise inyubakwa nyinshi cane. Izonyubakwa zose zubakishije amatafari aturiye ndetse zikaba zisakaje amabati yo m'ubwoko bwa kera, zifise imiryango y'ivyuma, iyomiryango nayo ikaba isiz'irangi ry'ibara ryera.

Sbanyeshure bo m'umwaka wa kabiri w'amashuri y'intango bari mw'isomero bariko bariga. Abobanyeshure bigishwa n'umwarimu w'umugore, uwomwarimu nawe akaba afise imishatsi ya kizungu. Uwomwarimu arik'arandika kukibaho.

Ikigo c'amashure yisumbuye co kumushasha kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane izo nyubakwa zose zirarabana kandi zubakishije amatafari aturiye zikaba zinasakaje amabati hirya no hino y'izo nyubakwa hateye ibiti.

Inyubakwa nziza cane yubatse neza ikaba ifise ibibambazi bisize irangi ryibara ryera, ku kibambazi kimwe hamanitseko ikibaho kurico kibaho handitseko ibiharuro vyinshi kuva kuri rimwe gushika ku mirongo ibiri na rimwe, handitseko kandi n'imperekeranya zitandukanye.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha, bariko bariga mu mwaka w'umunani, ndetse mwarimu wabo ariko arabigisha w'umugabo, ahagaze mw'isomero, abo banyeshure nabo bakaba bafise impapuro mu ntoke.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango, abanyeshure bamye biga icongereza, ku kibaho co muri iryo somero handitseko ibiharuro guhera kuri rimwe gushika kw'ijana vyanditse mu congereza.

Ishure ryisumbuye ryo ku muzinda ryubatse neza cane ntiworaba iryo shure rirakomeye kandi ku bibambazi hasize amabara abiri ku ruhande gwo hasi hasize irangi risa n'ubururu ku ruhande wo hejuru naho hasize irangi ryera.

Ibanyeshure biga kwishure ry'intango ryo mu gahororo bariko barataha kubera umwanya wo gutaha urageze inyubakwa y'iryo shuri iri hafi y'ibarabara iryo barabara naryo rikaba ari ibarabara ry'ivu ariko hakaba harimwo n'utubuye duto duto.

Inyubakwa ry'amashure yisumbuye yo mu Gahororo yubakishije amatafari aturiye, ndetse iyo nyubakwa mw'isomero ryo mu mwaka w'icumi, harimwo intebe nyinshi cane. Muri iryo somero hakaba hasizemwo isima, iyo sima ikaba isa n'ibara ritukura.

Ishure ryisumbuye ry'i Matana, ryubatse mu buryo bw'igorofa igeretse rimwe, ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye. Mu kugira ngo umunyeshure agere mw'igorofa hejuru, araheze agaca ku ngazi, izo ngazi nazo zikaba zikikijwe n'ivyuma birinda abanyeshure gutembagara.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango yo kumusaga hari ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko ivyo bibuga biregeranye kandi bikaba vyegereye cane inyubakwa z'ayo mashure izo nyubakwa z'amashure na zo zikaba zubakishije amatafari aturiye.

Inyubakwa nini cane kandi y'isengero yubatse neza cane kandi yubatse mu buryo bw'igorofa isakaje amabati asize irangi ry'ibara ritukura. Iruhande y'iyo sengero hari akazu karekare cane kariko umusaraba ndetse kandi iyo sengero iri hafi y'ishure.

Icumba c'igikoni co kw ishyure ryisumbuye ry'i Matana ni kinini cane kandi cubakishije amatafari aturiye ico cumba kirugaye ndetse kikaba cugaye kubera yuko abanyeshure muri kino gihe bari mu kiruhuko kirekire.

Inyubako y'igorofa igeretse rimwe ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye ikaba inasakaje amabati ifise uruzitiro runini cane ntiworaba. urwo ruzitiro rukaba rufise irembo ry'ivyuma, iryo rembo muri uyu mwanya riruguruye.

Inyubako y'amashuri y'intango yo ku Mutanga ifisa uruzitiro rusize irangi ryi baragera abakobwa babiri bakora mu nzu bajye gutora abana babo babafise mu ntoke kubera abo bana n'imicuko ntiboshobora kwitaha na bonyene.

Ku kibambazi co mu mwaka wa kane w'amashure y'intango ku ishure ry'intango ryo ku Musaga hamanitse ku kibambaza urupapuro rusa n'umutoto uhishiye ubwo urupapuro rukaba rushushanije ko ibintu bitandukanye hari mu'inzu, imeza n'imodoka.

Hepfo y'inyubako y'amashure yisumbuye yo mu Ngagara hari ikibuga c'umupira w'amaboko, muri ico kibuga hari umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ariko ararengana yirukanga agiye kw'ishure, hepfo kandi y' ico kibuga hari abagabo babiri bariko baraganira.

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri wamashure y'intango abanyeshure bariko bariga ikigo c'ibiharuro ku kibaho hari umunyeshuri umwe ariko arakora ibiharuro umwarimu yamuhaye ndetse uwo munyeshure mu biharuro ariko arakora harimwo umunani guteranya kane.

Umupira w'amaguru w'abana, ubanze mu bishashe bifise ibara ritukura, ndetse ukaba ubangishije udutambara twatabuwe ku mpuzu, wabanzwe neza cane ntiworaba. ukaba wabanzwe mu buryo bw'inzu y'igitangurigwa.

Amashure y'intango yo k'umusenyi yubakishije amatafari aturiye ariko ayomashure yaratanguye gusaza kubera amaze igihe kinini cane. Imbere y'isomero ryo m'umyaka w'umunani hateretse akadobo gatabwamwo imicafu.

Ku kigo c'amashure y'intango yo mu Gasekebuye mu gisagara ca Bujumbura, harimwo ivyuma abanyeshuri baryako umunyenga, muri ivyo vyuma hariho kimwe umunyeshure yicarako uwundi nawe agaheza akaja inyuma akaza aramusunika.

ishyure ryisumbuye ryo mu kibenga ni ryiza cane ntiworaba isomero ryo mu mwaka w'umunani rifise intebe nziza cane kandi izo ntebe zifise amaguru y'ivyuma ibibambazi vy'iryo somero bisize amabara atandukanye.

Kubera yuko ishure ryisumbuye ryo mu gitaza rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane kandi zitandukanye hariho umuhora wubatswe uhuze inyubako imwe ndetse n'iyindi uwo muhora usakaje mabati ayo mabati nayo akaba ashigikiwe n' ivyuma.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinindo rifise inyubakwa nziza cane kandi zikomeye ntiworaba. Izo nyubakwa zigizwe n'amasomero menshi cane ndetse isomero ryo mu mwaka w'icenda rikaba rifise ibibambazi ibisize ibara risa n'umutoto uhishiye.

Inyubakwa yubatse neza cane. Ndetse ikaba ifise ibibambazi bisize irangi risa n'umutoto uhishiye. Iyo nyubakwa ikoreshwa nk'isomero. Ndetse iryo somero ryo mu mwaka w'icenda ririmwo intebe nyinshi cane, zifise amaguru y'ivyuma. Iryo somero rikaba ririmwo n'amatara akoreshwa n'abanyeshure iyo bariko biga mw'ijoro.

kw'ishure ry'intango ryo mu gihosha hari kigo c'intango abanyeshure b'imicuko bigamwo kuri ico kigo haba hamanitse ibikinisho bitandukanye abana baza barakina iyo hageze mu mwanya wo gukina ndetse bakavyifashisha mu kuvyigira ko.

umugwa mukuru w'intara yakayanza hari kigo gifise inyubaka nyinshi z'amashure kuri icyo kigo hariga abanyeshure bo mu mashure y'intango hakiga kandi n'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye kuri icyo kigo hari n'ivyuma banyeshure bo mu mashure y'intango baryako umunyenga.

Urubambazi rwo mw'isomero rusize irangi rifise ibara ryera, urwo rubambazi rw'imbere ruri ku kibaho gisize irangi ryirabura ndetse kandi rukaba rumanitse ku rupapuro rufise ibara risa n'umutoto uhishiye, urwo rupapuro nagwo rukaba rucafyeko imashini nyabwonko.

Inyubakwa ndende cane y'igorofa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikabigeretse kabiri isakaje amabati iyo nyubako ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mu gahororo imbere y'iyo nyubako hateye imikaratusi ibiri ya kijabembere.

K'urubambazi rw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kivoga, k'uruhande rw'inyuma hacafyeko abana batatu, abo bana batatu bambaye imyambaro isa n'umutoto uhishiye, ndetse bakaba bariko barakina umupira w'amaguru, urwo rubambazi rusize irangi ry'ibara ryera.

ishure ry'intango ryo murugari rifise inyubakwa nyinshi cane izo nyubakwa zose zubakishije amatafari aturiye kandi zikaba zisakaje amabati ,amabati amwe muri zo asize irangi ry'ibara ritukura ndetse ayandi nayo afise ibara ryera

Inyubaka nziza cane kandi ndende ntiworaba yubatse mu buryo bw'igorofa kandi ikaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati ifise imiringoti itega amazi y'imvura iyo miringoti iraheza ikayatwara mu kigega cabigenewe.

Inyubako ayubakishije amatafara aturiye, ndetse iyo nyubako akabari nini cane iyo nyubakwa n'ishure ryisumbuye ryo kumushasha, ndetse iryo shure rikaba rifise amasomero menshi cane, kandi atandukanye isomero ryo mu mwaka w'umunani ririmwo intebe nyinshi.

Inyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha ni nyinshi cane kandi zubakishije amatafar 'aturiye ndetse zisakaje amabati yo mu bwoko bwa kera, imbere yizo nyubakwa har'ikibuga abana bakiniramwo ndets' ico kibuga kirateyemw' ibiti vyiza cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu gihosha ryubatse mu buryo bwiza cane ryubakishije amatafari aturiye ndetse mwisomero ryo mu mwaka w'umunani harimwo intebe nyinshi muri iryo somero nyene mu mfuruka harimwo akabati kugaye n'igufuri.

Umupira w'amagura abana bibangira uteretse hasi uwo mupira wabanzwe n'umuhungu yitwa korode uwo muhungu arazi kubanga neza cane aho abanga umupira mu bishashi, ndetse akawubanga mu buryo bwa gitango rigwa.

Inzu y'ibitabo nini cane rimwe ibitabo vyinshi cane, kandi vyiza ivyo bitabo biraheza bikaba bibitswe mu bubati muri iyo nzu nyene harimwo imitaka ibiri, ndetse harimwo n'imeza nyinshi hamwe n'intebe y'inyegamo.

Mu cumba c'abarimu co ku ishyure ry'intango ryo mu Kanyosha harimwo akabati gasize irangi ry'ibara ryerakuri ako kabati hamanitseko impapuro nyishi cane kandi zitandukanye kuri izo mpapuro hakaba hari ivyandiko vyinshi bivuga amategeko y'ukungena abo barimu bakora.

Ku kabatika ari mw'isomero mu mwaka w'umunani mu mashure yisumbuye hamanitseko isaha y'urushinge, ndetse hanamanitseko, kandi uduca murongo tubiri mwari makunda kwifashisha iyariko arigisha icirwa c'ibiharuro.

Inyubakwa zitatu zubatse neza cane, kandi zikomeye ntiworaba zisakaje amabati muri izo nyubakwa hariho inyubakwa y'akazu ka sugumwe ako akazu ka sugumwe kakaba gafise imiryango ibiri, kandi iruguruye yose.

Inzu nziza cane yubakishije amatafari aturiye ndetse ikabina sakaje amabati .Iyo nyubako ifise n'imiringo titwari amazi y'imvura mu kinogo cabigenewe imbere y'iyo nyubako hari kibuga kinini muri ico kibuga hari umugabo arikarahagarika ikinga giyiwe.

Ikigo c'amashure yisumbuye yo ku Mutakura, gifis' ikibuga kinini cane kirimw' umusenyi mur'ico kibuga kiri mbere y'amasomero y'ishure, niho hateye mw' igiti kinini cane c'inganzamarumpu, ico giti kandi kikaba gikomeye cane kiranatotahaye.

Inzu y'ibitabo yo kwishure ryisumbuye ryo mu Kinindo ni nziza cane ntiworaba. Iyo nzu y'ibitabo ifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera, kandi ririmwo ububati bwinshi cane bupangapanzemwo ibitabo. Muri iyo nzu kandi harimwo intebe nyinshi z'inyegamo.

Ikigo c'amashure yisumbuye co mu Ngagara giheruka kuronka imfashanyo. Iyo mfashanyo igizwe n'intebe abanyeshure bicarako. Izo ntebe ni nyishi cane ntiworaba, ndetse zikaba ziteretse mu kibuga, ikibuga kiri imbere yayo mashure nyene.

Ku mugwa mukuru mu rutana hari nyubakwa z'amashuri yisumbuye zubatse neza cane kandi nyinshi ntiworaba izo nyubakwa zubakishije amatafara turiye ndetse zikaba zifise n'amadirisha y'ibiyo izo nyubakwa zisakaja mabati yo mu bwoko bwa kera.

Inyubakwa yubatse neza cane ntiworaba irakomeye kandi isakaje amabati. Iyo nyubakwa ifise amadirisha afise ibiyo ariko ivyo biyo harimwo ivyatanguye kumenagurika ku bibambazi hasize irangi ry'ibara ryera.

Inyubakwa z'amashuri y'intango zubakishije amatafari aturiye zikaba zinasakaje amabati aho igice kimwe c'amabati gisize irangi ry'ibara ritukura ikindi gice na yo c'amabati kikaba gisize irangi irisa n'ibara ry'icatsi kibisi.

Inyubakwa yubakishije amatafar' aturiye, ndets' isakaje mabati asiz'irangi ryibara ritukura ariko ayo mabati yaratanguye gusaza, kurayo mabati harik'umureko utangir' amazi y'imvura, uyajana mu kigega cabigenewe.

Umwana umwe w'umuhungu ni we yasigaye mw'isomero wenyene, kubera yuko yasigaye acunza ibikoresho abandi ba nyeshure bose bagiye mu mikino itandukanye mw'iryo somero harimwo intebe nyinshi izo ntebe zikaba zifise amaguru y'ivyuma.

Ikibambazi co mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu Kibenga gisize irangi ry'ibara ryera. Kuri ico kibambazi, indani harimwo ikibaho gisize irangi ryirabura, hakaba ko n'impapuro zibiri rumwe rwera urundi na go rusa n'umutoto tuhishiye.

Inyubako z'amashuri y'intango yo ku Mushasha zubatse hafi cane y'isengero. Iyo sengero nayo isakaje amabati asize irangi ry'ibara ritukura. Iyo sengero hafi yayo hakaba hari akazu karekare cane ako kazu na ko kakaba kamanitse ko umusaraba.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha rifise umurima mwiza cane w'ibitoke. Ivyo bitoke bikaba biteye musi y'amashure ndetse hafi y'aho hakaba hari akazu ka sugumwe, ivyo bitoke ni vyiza cane ntiworaba. Ndetse bikaba vyama ibitoke vyiza vyiza gusa.

Ikigo c'amashure y'intango co mu ngagara n'iciza cane ntiworaba muri ico kigo c'amashure harimwo ivyuma bitandukanye ivyo vyuma kabarivye abana bato bato baja ko bari ko barajya umunyenga ibyo vyuma na byonyene bikaba bisiza amabara atandukanye.

Inyubako y'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha yubatse mu buryo bw'igorofa kandi yubakishije amatafari aturiye. Ikaba inasakaje amabati mashasha. Iyo nyubakwa kugira ugere mw' igorofa hejuru, uca ku ngazi. Izo ngazi zikaba zikingirijwe ivyuma.

Umwe mu barimu bigisha kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha ariko arakoresha imashini nyabwonko. Uwo mwarimu yicaye ku ntebe y'abanyeshure, ariko iyo ntebe ikaba imaze gusaza cane ntiworaba. Iyo ntebe ikaba ikoze mu mbaho.

Inyubako y'amashuri y'intango yo kumusaga yubakishije amatafari aturiye ndetse amadirisha nayo akaba afisi biyo ivyo biyo navyo bikaba bikingiwe n'ivyuma uyu munsi mu mwaka wa gatanu abanyeshuri bazindutse bakora ikibazo.

Umuntu w'umuhungu yambaye ivyambagwa vyera ariko arashira ikinga ryiwe musi y'igiti, ico giti ni kinini cane carasagaraye ntiworaba, iruhande y'ico giti hari umuryango, uwo muryango nawo ukaba ukozwe mu cuma.

Inyubakwa z'amashure y'intango yo ku Mushasha ni nziza cane. Izo nyubakwa zubakishije amatafari aturiye ndetse zisakaje amabati asize irangi ry'ibara ritukura. Izo nyubakwa zigamwo abanyeshure benshi cane, bose baba bambaye umwambaro w'ishure kandi umwe wese abwirizwa kuba afise agasaho kiwe.

inyubakwo z'amashure yisumbuye yo mu ngagara, zubakishije amatafara aturiye, ndetse imbere y'izo nyubakwa hari imodoka, iyo modoka ikaba ikoreshwa n'umuyobozi w'iryo shure ,imbere y'izo nyubako hakaba hateye n'imiti y'ibikaratusi ,ndetse iyo mikaratusi ikaba ari y 'ubwoko bwa kijambere.

Ishure ryisumbuye ryi Gahombo irimwo ibitabo vyinshi cane bipangapanze mu kabati, ariko kandi hari n'ibindi bitabo birunze ku mameza, iyo nzu ibaratishije imbingo ndetse kandi isakaje amatigura.

Mw'isomero ryo mu mwaka wa cumi na rimwe kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha harimwo abanyeshure batatu bariko bariga, bariko biga bifashishije imashini nyabwonko ndetse iyo mashini nyabwonko hakaba hari ibice bisize irangi ry'ibara risa n'icatsi kibisi.

Inyubakwa y'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu Gasekebuye yubakishijwe amatafari aturiye. Ndetse iyo nyubako ifise umuryango w'icuma. Uwo muryango nawo ukaba usize irangi ry'ibara ryera, iyo nyubakwa isakaje amabati.

Kw'ishure ryisumbuye ry'Ikiganda, iryo shure ryubatse neza cane ntiworaba. Mu masomero hasize irangi ry'ibara ryera ku bihome ndetse ku ruhome rwo mu mwaka w'umunani, hamanitse impapuro zibiri, rumwe rusa n'umuhondo, urundi narwo rurera.

Inyubakwa nziza cane ntiworaba, yubatse neza kuburyo bwa kijambere ndetse isakaje amabati asize irangi ry'ibara ry'icatsi kibisi, imbere y'iyo nyubako hari ivyuma bibiri bimanikwako amabendera.

Ibarabara ririmwo imodoka nyinshi cane zihagaze, zimwe muri izo modoka zisize irangi ry'ibara ryirabura izindi nazo zisize irangi ry'ibara ryera, muri iryo barabara harahagaze abantu benshi, hirya kurundi ruhande harateye ibiti.

inzu y'ibitabo yo kwishure ry'isumbuye ryo mu gihosha ninini cane kandi bikwamwo ibitabo vyinshi harimwo akabati kabikwamwo ibitabo ariko hakaba hari n'ibindi bitabo birunze ku meza kandi harimwo amameza menshi cane muri iyo nzu

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga rifis' inyubakwa nziza kand' iyo nyubakw' ikaba yubakishije amatafar aturiye kandi iyo nyubakw' isakaj'amabati, ayo mabati akaba asiz'irangi iry'ibara risa n'ubururu ,ku rubambazi rw'iyo nyubakwa harikw' ivyandiko.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango yo mu kibenga hari ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi ico kibuga ni co abana biga ko iryo shure bigamwo, ndetse bakaba banakiniramwo mupira w'amaguru inyubakwa z'iryo shure ni zibiri zikaba zifise ibibambazi bisizirango igera.

imbere y'inyubako y'amashuri y'intango yo ku musenyi hari kibuga kinini cane kiriwo mwumusenyi imbere y'iyo nyubako kandi hari abana batatu muri abu bana batatu harimwo babiri b'abahungu hakabamwo n'uwundi umwe w'umukobwa

Isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mu kivoga ririmwo intebe nyinshi cane, kubera yuko iryo somero ryigamwo abanyeshure barenga mirongo irindwi, muri iryo somero kandi harimwo n'intebe z'inyegamo.

Inzu y'ibitabo ifise umuryango usize irangi ry'ibara risa n'ubururu, urikw'igitasha. Ariko uwo muryango uruguruye kubera yuko muri uyu mwanya bariko barakora. Ibitabo nivyinshi cane birunze ku meza zitandukanye.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango yo mu Gihosha, hari imodoka zitatu. Izo modoka zose zifise ibara ryera, kandi nyuma y'imodoka imwe hari umudereva, uwo mudereva akaba yambaye impuzu zifise ibara risa n'ubururu.

Inyubakwa yubakishije amatafara aturiye. Ndetse iyo nyubakwa ikaba ifise imiryango isize irangi ry'ibara ritukura. Iyo miryango nayo ikaba ariyivyuma. Umuryango umwe uregetseko, ariko kandi hariko n' igufuri naho itugaye neza umuryango.

Imbere y'ishure ryisumbuye ryo kumutanga hari barabarara inini cane iryo barabararika baririmwo umusenye, ndetse ririmwo nutubuye dutoduto iryo barabarani rya abanyeshuri bakiniramwo ku ruhande rwo hirya, ndetse iryo barabararikaa baririmwo n'i modoka.

Abantu batatu, babiri muribo ari abanyeshure, uwundi umwe nawe akaba ariwe mwarimu w'umugore asanzwe abigisha, abo banyeshure babiri bariko barakoresha imashini nyabwonko, uwo mwarimu wabo nawe akabariko abafasha guhiga ibintu bitandukanye.

Abanyeshure babiri bariko barasubiramo ivyigwa vyabo inyuma y'uko basoje ivyigwa mu mwanya w'ishure wagenywe bariko biga bifashishije imashini nyabwonko aho bose hamwe bariko barasiguriranira ivyigwa

Mu biro vy'umuyobozi w'ishure ry'isumbuye ryo mu kivoga hari akabati k' ivyuma abikamwo ibitabo ako kabati nako kari iruhande y'intebe y'inyegamo kuri iyo ntebe y'inyegamo naho akaba yasize ahashize ibikoresho bitandukanye.

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango, abanyeshuri bariko biga ikigwa c'ibiharuro, umwana umwe ariko arakora ibiharuro ku kibaho ndetse umwarimu akaba yamuhaye umwimenyerezo ku kibaho haranditse ngo indwi kugwiza indwi guteranya rimwe bingana bingahe.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'intango ryo ku mushasha bariko baratonda kwishure abo banyeshure, bariko barahashika kare, kubera yuko mwari mu wabo akunda kubasaba kuza baratonda kare kwishure, umwe mu banyeshuri ahetsa agasaho kiwe ku mugongo.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani ni ryiza cane ntiworaba. Rifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera kandi ivyo bibambazi bimanitseko impapuro zera ziriko ivyandiko bitandukanye. Iryo somero abanyeshure barakunda gutora ibibazo cane.

Inyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse hagati na hagati y'amatafari hakaba harimwo ivyondo bivanze n'isima, iyo nzu ifise imfuruka, iyo mfuruka ikaba isizemwo isima nyinshi kandi ikaba isize n'irangi ryera, iyo mfuruka irakomeye cane ikaba ari nayo ituma iyo nzu izomara igihe kirekire.

Ku ntega mu Kirundo ku mugwa mukuru hari inyubakwa nshasha y'amashure nziza cane ntiworaba, iyo nyubakwa n'iyamashure yisumbuye ikaba yubatswe mu buryo bwiza cane, yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba ifise amasomero manini afise ibibaho binini binini kandi vyiza cane.

Imbere y'amashure y'intango har'ibibuga bibiri vy'umupira w'amaboko, ivyo bibuga bibiri birabangikanye kandi biri imbere y'inyubakwa y'amashure, iyo nyubakwa y'amashure yubakishije amatafari aturiye, kandi isakaja amabati asizirangi ry'ibara risa n'ubururu.

Mu Gihosha mu gisagara ca Bujumbura hari inyubakwa nziza cane y'amashure y'intango, iyo nyubakwa n'igorofa ndetse ikaba ari ndende cane ntiworaba ikaba ari igorofa igeretse kabiri, kuri iyo gorofa hari ivyuma, ivyo vyuma bikaba bitangira abanyeshure bibabuza ko bokoroka.

Ishure ry'intango ryo mu Kibenga rigizwe n'inyubakwa zibiri. Muri izo nyubakwa harimwo imwe ndende cane ntiworaba irimwe amasomero menshi, hakabamwo n'iyindi ngufi . Izo nyubakwa zose zikaba zubatse hafi cane y'isengero; iyo sengero ikaba iriko umusaraba hejuru.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinama abanyeshure batonze ari benshi cane, ariko muri uyu mwanya bose bari mu masomero, kubera y'uko hanze hari abanyeshure babiri bonyene bariko baragendagenda. Nabo nyene bakaba bariko bagenda bagana mu masomero bigamwo.

Inyubakwa yubakishije amatafari aturiye, ndetse hagati na hagati y'ayo matafari hakaba harimw ivyondo bivanze n'isima, iyo nyubakwa ifise amadirisha y'ibiyo, muri iyo nyubakwa harimwo imeza ikozwe mu mbaho, ndetse ikaba iri kumwe n'intebe y'inyegamo.

Mw' isomero ryo mu mwaka wa gatanu w'amashuri y'intango, kurubambazi hamanitse ko impapuro zibiri zera ,kuri izo mpapuro hakaba handitseko ibintu vy'igifaransa ndetse ugwo rubambazi rukaba gwubakishij'amatafar' aturiye

Ishure ry'intango ryo mu Kibenga, ryigako abanyeshure benshi cane, ndetse muri uyu mwanya, abanyeshure bahejeje gukina kubera ko bariko barasubira mu masomero. Iryo shyure ryubakishije amatafari aturiye, ariko rikaba rifise amabati yatanguye gusaza.

Inyubakwa y'amashuri y'intango yubakish'amatafar'aturiye ,imbere y'iyo nyubakwa har' kibuga c'umupira w'amaboko ico kibuga c'umupira w'amaboko kikaba gikikijwe n'amatara inyuma y'iyo nyubakwa haratey' ibiti bibiri

Inyubakwa z'amashure y'intango zo mukibenga ni nyinshi cane ndetse harimwo igorofo igeretse kabiri iyindi nayo n'ingufi imbere y'izo nyubakwa hari giti kirekire c'umukaratusi ndetse hakaba hari n'igiti c'ibendera, ibendera na ryo riramanitse ririko rirahungabana.

Mw' isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango kw' ishure ry'intango ryo mu Kanyosha, hari umunyeshuri ariko arakora umwimenyerezo mwarimu yasize atanze. Muri ivyo biharuro vyanditse ku kibaho, harimwo igiharuro canditse ngo "umunani guteranya umunani bingana bingahe ?"

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kanyoshya, uyu munsi hari abanyeshure benshi cane bacerewe; bahageze sambiri zageze, ndetse bacabasanga umuryango wugaye kubera yuko iyo sambiri zigeze, umuzamu asabwa guca yugara umuryango.

Inyubakwa ikoreramwo umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu ngagara ,ni nini cane kandi ifise ivyumba vyinshi bitandukanye, harimwo icumba gikoreramwo uwo muyobozi nyene hakaba n'ikindi cumba gikoreramwo umunyamabanga, hakabamwo n'icumba gikoreramwo umwanditsi.

Inyubako nziza cane ifise icumba ciza, kandi kirimwo ibikoresho bitandukanye muri ico cumba harimwo intebe z'ubwoko bwinshi aho harimwo intebe z'umurongo hakabamwo mwo intebe z'inyegamo, ndetse, kandi hakabamwo n'imeza nyinshi.

Inyubakwa z'amashuri y'intango yo ku mushasha zubakishije amatafar' aturiye ndetse zikaba zisakaj' amabati ariko ayo mabati yaratanguye kugw ingese, izo nyubakwa ziri hafi cane y'ibarabara ry'ivu.

Icumba c'abarimu co kwishyure ryisumbuye ryo mu Kivoga ,cubatse neza cane ntiworaba gifise umuryango usiz'irangi ry'ibara ryera uwo muryango naw'ukaba ufatanye n'idirisha idirisha rifis' ibiyo

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bugezweho, ndetse ikaba yubatse mu buryo bw'igorofa, ikaba igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati. Imbere y'iyo nyubakwa hari imodoka zibiri, imwe irahagaza ariko iyindi iragiye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku muzinda isomero ryo mu mwaka w'umunani riruguruye muri iryo somero nta banyeshure barimwo, kubera yuko batashe kuruhuka ikirere c'uyu musi cazindutse gisa neza cane ntiworaba.

Amasaha yo gushika kw'ishure ku banyeshure arageze none bariko baragenda baranyaruka cane mwibarabara abanyeshure bo mu mashure y'intango bagenda barirukanga abanyeshure na bo bo mu mashure yisumbuye nabonyene bagatambuka banyaruka.

Mwibarabarariri musi y'ikigo c'ishure co kumusaga harimwo imodoka nyinshi zimwe zirahagaze, ariko izindi ziriko ziragenda muri izo modoka harimwo imodoka isiziranga iryibararyirabura hakabamwa n'izindi modoka zisiziranga iryibararyera.

Munsi y'inzu y'igorofa ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo mukibenga har'ibigega bitatu vy'amazi. Ivyobigega ni birebire cane kandi vyubakishijwe isima. Ivyobigega nivyo bijamw'amazi akoreshwa n'abanyeshure.

Inyubako y'amashure y'intango yo kumusagaifisa amasomero atandatu aho higa abanyeshure kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu abanyeshure batanguye gushika bariko barakina imbere y'amashure, ndetse hakaba hari n'umwarimu yambaye ivyambarwa vyirabura, ariko aragenda genda imbere y'inyubako azishure.

Mu cumba c'igikoni co kw'ishure ry'i seminari ntoyiryo mu kanyosha hari ivyungu binini cane bitatu ivyo vyungu bikaba ari vyo bitekwamwo ivyo kurya abanyeshure barya bo kuri iryo shure, ndetse ivyo vyungukimwe kikaba gicumbwamwo ubugari ikindi na co kigatekwamwo ibiharage ikindi na co kigatekwamwo umuceri.

Mu gihosha mu gisagara ca bujumbura hari inyubakwa z'amashure y'intango zubatswe mu buryo bwiza cane, kuko zubatswe zirabana ico kiga c'amashure gifise, kandi ikibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere yayo mashure ico kibuga c'umupira w'amaboko kikaba gikundakoa.

K' ruhome rw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga, handitseko ivyandiko vyinshi cane. Mur'ivyo vyandiko, hakaba harimwo amategeko agenga iryo shure, ndetse umunyeshure wese azorenga kuri ayo mategeko yanditse kuri urwo ruhome, akaba azohanishwa ibihano bitandukanye, na vyonyene vyanditse ng'aho nyene.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Rutana, abanyeshure bariko barataha kubera yuko tugeze mu masaha ya sasita kandi akaba ari isaha abanyeshure bagirako kuruhuka muhira, akaba ari naho bafatiraho ibifungugwa. Abanyeshure bambaye amajipo asa n'icatsi kibisi ndetse bakaba bambaye n'amashati asa n'ubururu.

Ishure ryisumbuye ryo ku Musaga rifise inyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse amadirisha yaho nayo akaba akingiye n'ivyuma ariko ikiyo kimwe caramenetse kubera yuko umwana umwe yakimenye nibuye ariko aragwana n'uwundi munyeshure.

Mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura, hari ikigo c'amashure cigako abanyeshure benshi cane, kandi bo mu bisata bitandukanye, hariga abanyeshure b'imicuko, ndetse hakiga n'abanyeshure biga mu mashure y'intango, hakaba n'abanyeshure biga mu gice ca mbere c'amashure yisumbuye.

Imwaro ku mugwa mukuru hari inyubakwa z'amashure y'intango izo nyubakwa z'amashure y'intango zikaba zifise amabatashaje cane, kubera yuko yatanguye kugwa ingese imbere y'izo nyubakwa hateye duti tw'amashugwe, kandi turaconze neza cane ntiworaba.

Mu Kinindo hari kigo c'amashure y'intango giheruka kubakwa ico kigo cy'amashure cubatswe neza ntiworaba mu masomero indani hasize y'isimisa n'ibara ritukura ndetse mu masomero harimo intebe zishasha kandi zose n'inziza cyane ntiworaba.

Inyubako z'amashure y'intango z'i Buhonga ziri mu kiyaya aho hirya no hino hari imisozi miremire kandi itandukanye. Uyu munsi mu gatondo hazindutse hagwa imvura nyinshi cane, ari na co catumye abanyeshure bacererwa kuza kw'ishure, ndetse gushika izi saha akaba ata abanyeshure arashobora kuhashika.

Sahabu arafise umwana w'umuhungu azi kubanga imipira neza uwo mwana nibitumwa ko kw'ishure ryose yigako, kubera yuko akunda kubangira imipira abandi banyeshure uwo mwana yifashisha ibishambara nk'imigozi mu kubanga neza mu buryo bwa gitanga urigwa.

Kw' ishure ry'intango ry'i Nyabututsi mu ntara ya Gitega hari itegeko rivuga yuko isaha zibiri zo mu gatondo zigeze, baca bugara umuryango kugira ngo abanyeshure bacerewe bagume inyuma y'umuryango. Uyu munsi rero abanyeshure bacerewe ni benshi cane, kandi bakaba bahagaze inyuma y'umuryango.

Ishure ry'intango ryo mu kibenga ni ryiza cane ryubatswe mu buryo bukomeye, ndetse amasomero ni meza cane, kandi arakomeye ntiworaba mw'isomero ryo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango harimwo intebe nziza cane, kandi zikomeye zifise amaguru y'ivyuma, kandi nyinshi muri zo zisiziranga iryibae raritukura.

Igihinga ku mugwa mukuru w'iyoko mine hari inyubakwa ndende y'igorofa igorofa igeretse kabi r ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye iyo nyubako ikaba ifise imiryango iyo miryango na y'ikabisiziranga iryibara risa n'ubururu iruhande y'iyo nyubakwa hari iyindi nyubakwa ngufi ikoreshwa n'umuyobozi w'iryo shure.

Ishure ry'intango ryo mu Kibenga ryigako abanyeshure benshi kandi muri abo banyeshure hagwiriyemwo abahungu, muri iryo shure hari itegeko rivuga yuko abanyeshure bose baza bambaye umwambaro w'ishure, ndetse hakaba hari n'abarimu benshi b'abagore.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha rigizwe n'inyubakwa zitatu. Izo nyubakwa kandi zirakomeye cane ntiworaba. Hagati na hagati y'inyubakwa zibiri hari ikibuga abanyeshuri bakiniramwo, ico kibuga na co kikaba kirimwo umusenyi. Hirya y'ico kibuga hakaba hari ikindi kibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w'amaguru.

Mw'irohero mu gisagara cya bujumbura hari inyubakwa z'amashure y'intango, aho ziga ko abanyeshure benshi cane, abo banyeshuri buturi mu mwanya wo gukina ndetse bari ko barakina batambatamba mu kibuga kiri imbere y'iryo shure, umunyeshuri umwe wese afisi isaho y'iwe aho bamwe bayahetse ku mugongo abandi na bo bakaba bayashize musi y'igiti.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinama ryubatswe mu buryo bugezweho ibibambazi vyo mu masomero ndani hasizirang igibara gera intebe na z'abanyeshure bicarako zikaba zifise amaguru y'ivyuma izo ntebe zikaba ari nyinshi cane mu isomero ryo mu mwaka w'umunani.

Kubera yuko haheze igihe hadakogwa ibikorwa rusange ku ishure ry'isumbuye ryo kumusaga hari mpungenge z'uko ibikoko nk'inzoka bishobora kwinyegeza mu vyatsi biri nyuma y'iryoshure ivyo bikoko bikaba vyoshobora kubangamira ubuzima bw'abanyeshure ndetse hakaba hategekanijwe gukogwa ibikorwa rusange ku musi w'ejo.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye zo mw'i Rohero ni nziza cane ntiworaba. Izo nyubakwa zifise umushinge w'amabuye, kandi isima isize mu masomero ifise ibara ritukura. Imbere y'izo nyubakwa hateye ibiti bitandukanye, aho bimwe muri ivyo biti harimwo imyembe ndetse n'imikaratusi.

Mu ntumbero yo kugira isuku kw'ishure ryisumbuye ryo ku Musaga, hatowe umugambi yuko muri buri somero habamwo akadobo gatabwamwo imicafu. Ako kadobo kenshi na kenshi niko abanyeshuri baza baratamwo ibipapuro, uducupa tw'amazi , ndetse n'utundi dukoresho twose tuba tutagikenewe twoteza umucafu mw' isomero.

kwishure gyisumbuye ryo mu kibenga uyu munsi nta munyeshure n'umwe ahari kubera yuko abanyeshure bari mu gihe c'ikiruhuko kirekire co muci uyu munsi kuri iryo shure hatonze umuyobozi wenyene kubera yuko we wabandanya atonda buri munsi kandi n'ibendera rikabandanya riduzwa ku musi ku musi

Inyubakwa z'amashure y'intango zo ku musaga ya mbere zirashaje cane ndetse ku ruhande rumwe haramabati aheruka kuguruka kubera umuyaga mwinshi uheruka guhuhuta mu ntango ziyindwi .Izo nyubakwa kandi zifise n'imiryango yatanguye kuvunagurika.

kwishure ryisumbuye ryo mu kanyosha hari giti kinini cy'inganza marumpu kiri mbere y'inyubakwa ziryo shure ndetse ico giti kikaba ari na co kimanitseko inkengeri iyo nkengeri ikaba ikunda kuvuzwa buri munsi ndetse hakaba hari n'umunyeshure yatoranijwe kuza arayivuza

Iruhande y'inyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba isakaje amabati, hari akarima gateyemwo ibintu bitandukanye. Ako karima kakaba gateyemwo ibigori bibiri kandi birahetse ndetse bigeze kwera, kakaba kanateyemwo kandi igiti c'ipapayi, ico giti na co kikaba camye ibipapayi vyinshi cane.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango ku ishure ry'intango ryo mu kamenge uyu munsi bazindutse bakora ikibazo bakoze ikibazo cyo gucapa aho mwarimu wabo yabasabye gucapa inzu ndetse bakanashyiraho ibimenyetso byose by'ibikoresho bazokoresha mu kubaka iyonzu y'igorofa.

Imbere y'utuzu twa sugumwe turi kw' ishuri ryisumbuye ryo mu kibenga, har'ibombo, iryo bombo na ryo rikaba ryahoze rizamw 'amazi, abanyeshure bahoze bifashisha mu gukaraba iyo bavuye mu kazu ka sugumwe arik' iryo bombo rimaze igihe kirekire ritazamw 'amazi.

Hirya no hino y'inyubako z'amashure yisumbuye zo mu kamenge hari biti vyinshi cane bitandukanye hariho ibiti vy'amasederi hakabaho ibiti vy'imikaratusi hariho kandi n'ibindi biti vyinshi vy'amavoka baheruka gutera bikiri bito cane.

Muri komine muyinga ku mugwa mukuru, muri kino gihe c'ikiruhuko, isomero ryo mu mwaka w'umunani riraheza rigaca rikoreshwa mu kwigisha abakuze gusoma no kwandika, muri uyu mwanya bariko bariga ikirundi kandi harimw' abagabo hakabamwo n'abagore.

Kumezi iri mu gikoni co kwishure ryisumbuye ryo mu kanyosha hariko amasahani ayo masahani apfundikiye ivyo kurya z'abanyeshuri bataraza ayo masahani harimwo amasahani y'ibara ry'ubururu hakabamwa n'amasahani y'ibara ritukura hakabamwa n'amasahani y'ibara risa ni icatsi.

Imbere y'inyubako y'igorofa igeretse rimwe kandi yubakishije amatafari aturiye hari giti kirekire c'umukaratusi. Ico giti kikaba ari ico mu bwoko bwa kijambere kandi hari n'ibiti vyinshi vy'amashugwe, biteye imbere y'iyo nyubakwa.

Imbere y'inyubako z'amashure y'intange yo ku musenyi hari ikibuga kinini cane kirimwo musenyi ico kibuga ni kinini cane, ndetse kikaba kina kinirwamwo umupira w'amaguru n'abanyeshure, abanyeshure barakunda kuhakinira cane.

Ku mugwa mukuru wa muyinga hari inyubako anini cane, kandi nziza iyo nyubako ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo ku mukoni muri iyo nyubako harimwo amasomero menshi cane agera kuri icumi nabiri, ndetse ayo masomero akabarimwo ibibaaho vyiza vyiza birebire cane ntiworaba.

Ishuri ryisumbuye ryo ku Muzinda ryubatse neza cane ntiworaba, inyubakwa yiryo shure yubakishije amatafari aturiye ndetse isakaje amabati, muri iryo shure harimwo n'amatara abanyeshure batsa iyo bariko bariga mw'ijoro.

Ikigo cy'amashure yisumbuye yo mu Kibenga, kigizwe n'inyubakwa zibiri zitandukanye ariko izo nyubakwa zikaba zegeranye ziri hafi na hafi. zose hamwe zubakishije amatafari aturiye ndetse zikaba zisakaje amabati.

kw'ishure ryisumbuye ry'imuyinga har'inyubakwa nziza cane z'ayomashure. Izonyubakwa nizo mugihe cakera ariko kandi nubu ziracakomeye. Imbere y'izonyubakwa har'abarimu babiri bariko baragendagenda.

Mw'i Rohero hari inyubakwa y'ikigo c'amashuri yisumbuye ikomeye cane ntiworaba. Iyo nyubakwa yubatswe mu buhinga bwa none, kandi yubatswe mu buryo bw'igorofa igeretse kabiri. Imbere y'iyo nyubakwa hari imodoka ihahagaze.

ishure ry'isumbuye ryo mu kanyosha ryubatse neza cane ntiworaba ryubakishije amatafari aturiye ndetse mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani harimwo intebe nyinshi cane izo ntebe zikaba zitonze ku mirongo ine muri iryo somero

Hafi y'ibarabara ry'ikaburimbi hari amazu menshi. Imwe muri ayo mazu ifise ibibambazi bisize irangi ryera, ndetse ikaba isakaje amabati asize irangi risa n'icatsi kibisi. Iyo nzu yoyo ifise irembo rifise umuryango usize irangi ry'ibara ry'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu gihosha hari abanyeshuri ba hashitse kare abo banyeshuri harimwo abahungu babiri, ndetse hakabamwa n'abakobwa babiri. Abo bakobwa bakaba bahetsa amasaho yabo ku migongo i ruhande y'iyo nyubakwa hari iyindi gorofili kirubakwa.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye, yubatswe neza cane, kandi ikaba yubakishije matafari aturiye, iyo nyubakwa irimwo intebe nyinshi abanyeshuri bicarako, nyinshi muri izo ntebe zikaba zibajwe mu mbaho, ariko kandi muri iyo nyubakwa harimwo n'amatara.

Inyubakwa yubakishije matafari aturiye ,ndetse hagati na hagati yayo matafari hakaba hari isima ivanze n'ivyondo ,ifise umuryango w'icuma wuguruye ,ndetse ikaba ifise n'amadirisha y'ibiyo ariko ivyo biyo bikaba bikingiwe n'ivyuma.

Inyubakwa zigize ishure ryisumbuye zo mu Ngagara ni nyinshi, imwe muri zo ifise umushinge w'amabuye ndetse mu gushika muri iyo nyubakwa uvuye ku yindi nyubakwa iri hepfo yayo uraheza ukaduga ku ngazi, izo ngazi zikaba zubakishije isima.

Mw'isomero ryo m'umwaka w'umunani kukibaho gisiz'irangi ry'ibara ryirabura handitsek'ibiharuro bitandukanye. Haranditseko umunani guteranya umunani bingana, indwi guteranya gatanu bingana, umunani guteranya gatatu bingana.

Ishure ryisumbuye ry'i Bururi rifise inyubakwa nziza cane kandi ikomeye, iyo nyubakwa ikaba inasakaje n'amabati yo mubwoko bwa kera, imbere y'iyo nyubakwa hari ibiti vyinshi, kimwe muri vyo kikaba ari igiti c'inganza marumpu ariko hari n'igiti c'umukaratusi wo mu bwoko bushasha.

Iruhande y'inyubakwa z'amashure y'intango, hateye ibiti bitandukanye: harateye ibiti bibiri vy'ibigazi, kandi inyuma y'uruzitiro naho harateye igiti c'umukaratusi co mu bwoko bwa kijambere. Ku rundi ruhande narwo hari igiti kinini c'inganzamarumpu.

Isomero ryo mu mwaka wa gatandatu, ku mashure y'intango yo kumushasha niryiza cane, muri iryo somero abanyeshure bariko bariga, kandi bariko bigishwa n'umwarimu w'umugabo ,muri iryo somero harimwo imeza nziza cane ya mwarimu.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo ku Mushasha yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati hafi yiyo nyubakwa hari iyindi nyubakwa kandi yoyo isakaje amabati asize iranga ry'ibara ritukura. Iruhande y'iyo nyubakwa y'ishyure hateye umukaratusi wo mu bwoko bwa kijambere.

Ikigo c'amashure yisumbuye co ku Mushasha kigizwe n'inyubako ndende cane y'igorofa igeretse kabiri. Iyo nyubakwa ikaba yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba inasakaje amabati. Imbere y'iyo nyubakwa hari imodoka nyinshi zihahagaze.

ulumuyobozi w'ikigo c'amashure y'intango co mu ngagara ahejeje kwatsa imodoka yiwe yirabura ntoyi arayakije agiye mu nama yihutigwa igire ikoreshwe n'umushikiranganji w'indero ariko hari umunyeshure agwaye atashe amuhagaritsa amusaba ngo amwunguruzi.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Kamenge yubakishije amatafari aturiye ku bwinjiriro bw'iyo nyubakwa hari kibambazi kimanitse ku ikibaho cirabura kuri ico kibaha kaba ariho bakunda kumanika impapuro ziri kw amategeka genge iryoshure.

Isomero ryubatse neza rifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera. Ku kibaho co muriryo somero handitseko ikibazo, kubera abanyeshure uyu munsi bamye bakora ikibazo. Kimwe mu bibazo babajijwe harimwo kwishura ego canke oya.

Inyubako y'amashure y'intango yo mu Nyakabiga igizwe n'amasomero atandatu, higa abanyeshure kuva muwa mbere gushika mu wa gatandatu, iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati, imbere yiyo nyubakwa hakaba hari uduti twamashurwe.

Inyubakwa z'amashure y'intango yo mu Gihosha, ni nyinshi cane, kandi izo nyubakwa zubakishije amabati yo mu bwoko bwa kera, imbere y'izo nyubakwa hari ibendera ry'Uburundi ririko rirahungabana, ndetse kandi hanateye igiti kinini cane.

Abana batatu b'abanyeshure bariko baraganira, babiri baricaye umwe naw'arahagaze yifashe neza, bose hamwe bambay'umwambaro w'ishure, umwan' umwe yicaye akaba hejuru y'umwambaro w'ishure, yarengejek'umupira w'imbeho.

Ikigo c'amashure y' isumbuye co kumushasha kigizwe n'inyubakwa zibiri, imwe n'igorof'igeretse kabiri, iyindi nayo n'inyubak' isanzwe, iyo gorof' isakaj' amabati kandi yubakishij' amatafar' aturiye, imbere y' inyubako har' ikibuga c'umusenyi.

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafar aturiye, ndetse ikaba ikoreshwa nk'isomero. Iri somero ryo mu mwaka w'icenda kw'ishure ry'isumbuye ryo ku Mushasha, ririmwo intebe nyinshi cane abanyeshuri bicarako, ndetse iryo somero rikaba ryigamwo abanyeshure benshi.

Mu kinindo mu gisagara ca bujumbura hari inyubakwa z'amashuri ya kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika ndetse izo nyubakwa zitatu zibiri muri zo zisakaje amabati yera ariko iyindi imwe isakaje amabati asize iranga ry' ibara ritukura.

Inyubakwa ndende y'igorofa yubakishije amatafari aturiye kandi isakaj'amabati. Iyogorofa ikab'igeretse rimwe ikoreshwa nk'ishure ryisumbuye ryo kumushasha. Abanyeshure uyumusi batanguye kuhagera kare ndetse baciye baba begamiye ukibambazi c'iryoshure bariko baraganira.

Abanyeshure batanu b'abahungu bambaye umwambaro w'ishure bicaye imbere y'akaguriro, abo banyeshure bari baje kugura amakaramu kuri ako kaguriro ariko kandi bakaba bahisemwo guca bagirako bagura amata yo kunywa.

Inyubakwa y'amashuri y'intango yo mu Rutana n'inziza cane ntiworaba ,ku bibambazi hasize iranga ry'ibara ryera ku ruhande rwo hejuru, ariko ku ruhande rwo hasi hakaba hasize irangi ry'ibara ryirabura ,ndets' iyo nyubakw' ikabinasakaj 'amabati asiz' irangi ryibara risa n'icatsi kibisi.

Kw' ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga higa abanyeshure benshi, abahungu n'abakobwa bose baravanze. Abanyeshure bama baza kw' ishure bambaye umwambaro w'ishure, ndetse mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani abanyeshure bariko bariga kandi bicaye ku ntebe z'inyegamo zifise amaguru y'ivyuma.

Inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Gihosha, yubatse neza cane kandi irakomeye ntiworaba, ifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera, ndetse ikaba ifise imiryango isize irangi ry'ibara risa n'ubururu. Iyo miryango ikaba ari iy'ivyuma.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye zo mu Rutana, zigizwe n'inyubakwa zibiri zitandukanye. Imwe n'inyubakwa ngufi, ariko ku ruhande har'iyindi nyubakwa y'igorofa igeretse rimwe. Izo nyubakwa zose zirakomeye cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, ryubatse neza cane, kandi mu masomero, harimwo amatara abanyeshure batsa mw'ijoro, iyo bariko basubiramwo ivyigwa, muri uyu mwanya, abanyeshure bari mw'isomero, imbere hakaba hahagaze umunyeshure w'umukobwa, ariko abakoresha inama.

Utuyira dutoduto tugana ku nyubako y'amashure yisumbuyeyo kumutanga ni dutoduto, kandi turimwo umusenyi ku mpande n'impande z'utwo tuyira hashingagiye dutafari duturiye, ndetse tumeze neza ntiworaba.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yi Matana yubakishije amatafari aturiye kandi isakaja amabati, ayo mabati ariko yaratanguye kugwa ingese hirya no hino yiyo nyubakwa hari ibiti bitandukanye murivyo biti hakaba harimwo imikaratusi itatu yo mu bwoko bwa kijambere.

Hirya no hino y'inyubakwa z'amashure y'intango yomu Gihosha, har'ibiti vyinshi cane bitandukanye, bimwe mur'ivyo biti nivy'amagereveriyo, iruhande kandi y'iryo shure har'ikibuga kinini cane cahoze gikinigwamw 'umupira w'amaguru.

Abanyeshure bane b'abakobwa bose bambaye umwambaro w'ishure, babiri muribo baricaye kw'ibuye ariko abandi babiri nabo barahagaze, umwe muribo akaba yifashe neza, umwe mu banyeshure bicaye arafise isaho.

Ishure ryisumbuye ryo mu kinama ryubakishije amatafari aturiye ndetse riranasakaje amabati. Abanyeshure bazindutse kw'ishuri yu munsi baciye baba bariyicariye ku ntebe y'isima kuri iyo ntebe akaba ariho bariko baraganirira.

Ishure ry'intango ryo ku muzinda yubakishije amatafari aturiye ariko iryo shure rifise uruzitiro rwogo gwubakishije amabuye ndetse hakaba hariko n'ivyuma mu kibuga co ku ruhande gw'iryo shure hariko hararenganiramwo mwarimu w'umugore.

icumba ciza cane gifise ibibambazi birebire kandi bisizirangi ry'ibara ryera, kikaba kinasakaje amabati. muri ico cumba harimwo intebe nyinshi z'inyegamo, zimwe muri zo zikaba arizimbaho, izindi zikaba zifise amaguru y'ivyuma.

I Gitega ku mugwa mukuru hari inyubakwa nziza cane y'amashure yisumbuye. Iyo nyubakwa ni shasha kubera y'uko yubatswe vuba, ata mwaka iramara ndetse ikaba yubatse mu buryo bwa kijambere, ifise ibibambazi bisize irangi ry' ibara ryera.

Ibarabararyiikaburaimbiririko rirarenganiramwo imodoka nyinshi cane muri izo modoka harizisizirange iryibara ryirabura hakabamwo, kandi n'imodoka zisiz irange iryibararyera ku ruhande rwo hirya hariko hararenganira abantu bagenda n'amaguru.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ndetse ni n'isomero. Muri iryo somero harimwo imeza ndetse iruhande y'iyo meza hakaba hari intebe y'inyegamo ivyo vyose biri ruhande y'ikibaho. Ico kibaho kikaba canditse ko ibiharuro vyinshi cane kandi bitadukanye.

Inyubakwa y'amashuri yisumbuye yubakishije amatafari aturiye. Ndetse mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani ku meza y'umwarimu, hari ibikoresho bitandukanye, aho hari agacamurongo, ndetse hakaba hari n'ikaramu, hateretseko kandi n'igikombe.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo kumushasha yubatse neza cane ,iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye kandi yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere y'iyo nyubakwa hari giti kinini cane kandi ico giti nic'inganzamaronko.

Imbere y'inyubako y'amashure yisumbuye yo mu Ngagara, har'imodoka nyinshi cane zihahagaze, imwe murizo modoka ifise irangi ryibara risa n'icatsi kibitsi, ndetse ikab'ifise n'ibiyiranga bigizwe na A mirong 'itandatu n'indwi ubusa rimwe A.

Inyubakwa zo kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mutanga, ni nyinshi cane kandi zose zubatse mu buryo bw'amagorofa, hari igorofa yo k'uruhande rwo hepfo, hakaba n'igorofa yo k'uruhande rwo haruguru, igorofa yo k'uruhande guharuguru ifise umushinge w'amabuye.

Ku mugwa mukuru mu cikibitoke hari ikigo c'amashure ciga ko abakobwa bonyene abo bakobwa mw'isomero ryo mu mwaka w'icumi bariko barakora ikibazo ndetse baje kwiga bambaye umwambaro w'ishure bose abo banyeshure biteze kuza gutora ico kibazo kubera ko coroshe cane.

Imbere y'inyubakwa nziza cane kandi ikomeye isize irangi ry'ibara ryera, ndetse ikaba inasakaje amabati, har'igiti ciza cane kandi kinini c'umwembe. Imbere kandi y'iyo nyubakwa, hateye n'ibiti vy'ibigazi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kinama rigizwe n'inyubakwa nyinshi. Izo nyubakwa zikaba zubatse munsi neza na neza y'ibarabara ry'ikaburimbi. Iryo kaburimbi na ryo rikaba rikunda gucamwo imodoka nyinshi ku munsi ku munsi.

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ni ryiza cane, kandi ryubakishije amatafaraturiye mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani hari yo imeza mwarimuyandikirako iruhande y'iyo meza hakaba hari intebe y'inyegamo iyo ntebe ikabikozwe mu mbaho.

Imbere y'inyubakwa z'amashure y'intango zo mu Kivoga hateye ibiti vyinshi cane. Bitanu muri vyo ni ivy'amagereveriyo. Ndetse biramaze gukura vyarabaye birebire ntiworaba. Ariko ku rundi ruhande naho hari igiti kinini c'inganzamarumbu.

Imbere y'inyubakwa y'igorofa igeretse rimwe, iyo nyubakwa yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinama ,hari ikibuga kinini cane abanyeshure bakiniramwo, ico kibuga kirimwo umusenyi mwinshi cane ,ico kibuga kandi gikikijwe n'amashurwe.

Inzu yubakishije amatafari aturiye ikaba isakaje amabati, ifise umuryango w'ibara ritukura, ndetse uwo muryango urugaye kandi ukaba wugaje amagufuri abiri. Imbere y'iyo nyubakwa hakaba hari ikibuga kirimwo umusenyi.

Imbere y'inyubakwa y'amashuri yisumbuye yo mu Kibenga, inyubakwa nziza cane kandi y'igorofa igeretse kabiri, hahagaze imodoka nyinshi cane nto nto. Muri izo modoka harimwo imodoka isize ibara ritukura hakabamwo n'imodoka isize ibara risa n'ubururu, ndetse n'imodoka ifise ibara ryera.

Inyubakwa y'uburaro kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha, n'inziza cane. Yubakishije amatafari aturiye, kandi ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa rigeretse rimwe. Iruhande y'iyo nyubakwa, har'imigozi abanyeshuri bamanikako impuzu bahejeje kumesa.

Inyubakwa y'amashure y'intango yo kumusaga yubakishije amatafari aturiye ndetse kandi inasakaje amabati yo mu bwoko bwa kera ,ku ruhande rw'inyuma y'iyo nyubakwa hakaba hateye amateke. Ku rubambazi ruri hafi yayo mateke rw'inyubakwa haramanitse inkengeri yahoze ikoreshwa kera.

Imodoka nyinshi cane zihagaze imbere y'inzu, inzu ifise ibibambazi bisize irangi ryera, izo modokari niz' abayobozi baje mu nama muri iyo nyubakwa, hirya y'iyo nyubakwa, hari ibiti bibiri binini cane, kimwe muri ivyo biti, kikaba ari ic'umwembe.

Mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani, kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha, harimwo intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako. Umwarimu ahigisha nawe arafise imeza yigishirizako, ndetse iyo meza ikaba ishasheko igitambara gifise ibara risa n'ubururu.

inyubakwa ndende cane kandi yubatswe mu buryo bw'igorofa ni nziza cane ntiworaba iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati iyo nyubakwa ifise amadirisha menshi cane

Inyubakwa nziza cane yubakishije amatafari aturiye kandi ifise amadirisha y'ibiyo isakaja amabati meza, kandi iyo nyubakwa irimwo amatara, iyo nyubakwa kandi ifise inkingi nziza cane kandi zikomeye.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yubakishije amatafari aturiye. Iyo nyubako ifise umuryango w'icuma, uwo muryango nawo ukaba usize iranga iry'ibara ritukura, ndetse kandi ukaburiko n'igufuri igufuye n'aho wowo wegetseko.

Inyubakwa za kaminuza yigenga iri Mwaro zubatse ahantu mu kiyaya ndetse zikaba zinakikijwe n'imisozi miremire ihanamye, izo nyubakwa zigizwe n'amagorofa atatu kandi zikaba ari igorofa zigeretse rimwe rimwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga inyubakwa y'amashure ni nziza cane ntiworaba . Ifise imiryango y'ivyuma, ndetse mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani abanyeshure si ho bari kubera yuko batashe.

Ishure ryisumbuye ryo mu Bukeye rifise inyubakwa zibiri, izo nyubakwa zibiri n'amagorofa ndetse imwe muri izo gorofa yoyo igeretse kabiri. Igorofa imwe yubakishije amatafari aturiye kandi isakaje amabati. Muri izo gorofa higa abanyeshure benshi cane ntiworaba.

Inyubakwa y'igorofa igeretse rimwe ndetse ikaba yubakishije amatafari aturiye, ikaba inasakaje amabati. Kuri ayo mabati hari imireko itwara amazi y'imvura. Imbere y'iyo nyubakwa hari umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, yicaye ku ntebe.

Inyubakwa y'amashure y'intango, kw'ishure ry'intango ryo mu Gihosha, yubatse n'amatafari aturiye ndetse ikaba isakaje n'amabati yo mu bwoko bwa kera, imbere y'iyo nyubakwa, hari ibendera ririko rirahungabana, ndetse hakaba hanateye n'igiti c'umukaratusi.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo mu Gihosha irakomeye cane ntiworaba. Iyo nyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse isakaje amabati yo mu bwoko bwa kera. Izo nyubako z'ayo mashure zikaba zikikijwe n'ibiti vynshi kandi bitandukanye.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha hari abanyeshure babiri baje bacerewe abo banyeshure babiri umwe yicaye ku intebe y'isimiri ku ruhande ariko harihumwa rikaragerageza kurunguruka kugira ngo ar abe yuko byomushobokera ko yinjira mu ishura tamwarima mubonye.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani kw' ishure ryisumbuye ryo Kumuzinda, ririmwo ingoma yavyaye. Iyo ngoma yahoze ivuzwa guhera kera, ndetse ikabiri mu nfuruka y'iryo somero. Iyo ngoma irikumwe n'utundi tubaho ngaho nyene mu nfuruka.

Inyuma y'inyubakwa y'amashure yisumbuye yo ku Mushasha hari giti c'amatara, ico giti kimanitseko intsinga zitandukanye zitwara amatara mu bindi bisagara ndetse inyuma y'iyo nyubakwa harashinze kandi umunara wo gutumatumanako amakuru.

Imodoka zibiri zinini zinini zo mu bwoko bwunguruza abantu, zihagaze imbere y'ishure zirindiriye abanyeshure kugira baheze kwiga zice zibunguruza. Izo modokari zifise igice gisize irangi ry'ibara ryera ariko zikagira n'ikindi gice gisize irangi ry'ibara risa n'ubururu.

inyubakwa z'ishure ry'intango ziregeranye cane n'inyubako y'ishure ryisumbuye mwirohero inyubakwa z'ishure ry'intango nizakera kandi zubakishije amatafara aturiye ndetse zikaba zinasakaje amabati yo mubwoko bwakera ariko inyubako y'amashure yisumbuye yo n'igorofu igeretse rimwe ikaba isakaje amabati asiziranga ry'ibara ritukura

Inyubakwa zibiri z'amashure yisumbuye yo ku Mutanga zirarabana, imwe muri zo isakaje amabati yo mu bwoko bwa kera, iyindi nayo isakaje amabati yo mu bwoko bushasha, izo nyubakwa zose hamwe zubakishije amatafari aturiye.

Inzu yigorofa yubakishije amatafari aturiye ndetse isakaje amabati ifise uruzitiro rurerure narwo nyene rwubakishije amatafari aturiye, kuri urwo ruzitiro niho hari umuryango munini w'icuma kandi nawo nyene ni muremure.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani ryo kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gashoho, risakaje amabati meza kandi impome zo muri iryo somero zikaba zisize irangi ry'ibara ryera. Muri iryo somero harimwo ikibaho ciza cane cirabura.

Inyubako y'amashure y'intango yubakishije amatafari aturiye, ndetse kandi isakaje amabati, imbere y'iyo nyubako hari ibiti bitandukanye kimwe muri ivyo biti kikabari igiti c'ikigazi kirekire cane carakuze neza ntiworaba.

Ku mugwa mukuru w'intara ya gitega harubatswe inyubakwa nziza cane ikoreshwa n'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye nk'inyubakwa y'akarorero ndetse n'abo banyeshure bakaba biga ishure ry'akarorero, imbere y'iyo nyubakwa hariho ivyatsi muri ivyo vyatsi hakaba harimwo amashugwe.

Ishure ryitiriwe umweranda Gaburiyeri riri kw'ibarabara. Iryo shure rikaba rifise uruzitiro rwubakishije amatafari aturiye ndetse kuri urwo ruzitiro hakaba ari naho hari irembo ryinjira mu iryo shure, ndetse iryo rembo rikaba rifise umuryango w'icuma.

Inyubakwa y'amashure yisumbuye yo kumutangana ni nziza cane. Iyonyubakwa yubakishije amatafari aturiye ndetse ikaba ifise imiryango y'ivyuma iyomiryango nay'ikabisize irangi ry'ibara ritukura ikaba ifise n'amadirisha akingirijwe ivyuma.

inyubakwa z'amashure y'intango kw’ishure ry'intango ryo mu gihosha, ryubakishije amatafari aturiye. ndetse izo nyubakwa zikaba zisakaje n'amabati meza cane kandi mashasha. imbere y'izo nyubakwa hateye ivyatsi vy'amashugwe.

Inyubako y'Iseminari ntoyi yo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, yubatse neza cane ntiworaba! Yubakishije amatafari aturiye, ndetse mu masomero yose harimwo amatara afasha abanyeshure gusubiramo ivyigwa vyabo mw'ijoro.

Ishure ryisumbuye ryo ku mushasha rigizwe n'inyubakwa zibiri zitandukanye. Izo nyubakwa ariko ziregeranye cane, ndetse imwe muri zo ikaba ifise isima isize irangi ry'ibara ritukura, ikaba ifise n'inkingi zikomeye cane.

Inyubako y'amashuri yisumbuye yo ku Musaga, ni nini cane kandi n'inziza, ifise amasomero menshi kandi manini manini, isomero ryo mu mwaka w'icenda rifise ikibaho cirabura imbere, ndetse ni kirekire cane ntiworaba!

Inyuma y'inyubako y'amashure y'intango yo kumusaga hariho umurima. Uwomurima uteyemwe ibitegwa bitandukanye mur'ivyobitegwa hakaba harimwo ibigori, amapera, harimwo kandi n'igiti c'umwembe gitotahaye cane ntiworaba.

Kw'ibarabara rija kw' ishuri ryisumbuye ry'i Matana, ku mpande n'impande hari abantu bahadandariza. Abo bantu bahadandariza utuntu dutandukanye, ndetse hakaba hari n'umunyeshuri avuye mw' ishure aje kuhagura ikaye n'ikaramu.

Abarimu bigisha kuri kaminuza y'Uburundi, umwe wese abafise imodoka agenderamwo, uyu musi abarimu batonze n'ibenshi cane ,kubera yuko imodoka zihagaze imbere y'ishure n'inyinshi cane ntiworaba ,harimwo imodoka isiz'ibara risa n'icatsi kibisi ,hakabamwo n'imodoka yirabura.

bamwe mu barimu bigisha kw'ishure ry'intango ryo mw'irohero bafise imodoka ri bagenderamwo bamwe mu bari mu batonzi uyu munsi bafise imodoka bagenderamwo n'ibabiri kubera yuko baciye bazihagarika inyuma y'ishure imwe muri zikabifise ibararisa n'ubururu

Mwisomero ryo mu mwaka wa kabiri wamashure y'intango ku mashure y'intango yo ku Musaga abanyeshure bamye biga icigwa c'ikirundi, abanyeshure bamye biga gusoma no kwandika bwi ma na, bwimana, i ndo go bwe, indogobwe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga abanyeshuri bariko bariga, bariko bariga icigwa cy'igifaransa, ico cigwa bakaba bacigishwa n'umwarimu w'umugore. Uwo mwarimu baramukunda cane kubera yuko abigisha neza igifaransa kandi bakagitahura.

Kw'ibarabara riri inyuma y'inyubakwa z'amashure yisumbuye yo mu Gihosha hahagaze imodoka nyinshi cane ntonto izo modoka zikaba ariz'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero. Abo bakozi bakaba baherekeje umushikiranganji w'indero yaje kugendera iryo shure.

kw'ishure ryisumbuye ryo mukibenga abanyeshure batanguye gushika kw'ishure kubera yuko amasaha agir'agere yo kwinjira mumashure. Isaha zibiri zo mugatondo zikaba zibur'iminota cumi n'itanu ndetse n'umwe mubarimu w'umukobwa akaba ahashitse yatanguye kwegera imbere y'ishure akaba ageze mukibuga kir'imbere y'ishure.

ishure ryisumbuye ry'ibuhonga ririkure cane y'imihana y'abantu abanyeshure kugira barigereho bibasaba kugenda urugendo rw'ibirometero bishika b' itanu iryo shure rirafise kandi utuzu twasugumwe ariko utwo tuzu twasugumwe tumeze nabi cane kubera yuko umuryango umwe muri two waramaze kuvako

Ishure ryisumbuye ryitiriwe mutima mweranda riri mu gisagara ca Bujumbura rifise uruzitiro rure rure cane ntiworaba kuri ugwo ruzitiro hariko utwuma utwo twuma dusongoye cane nk'amacumu kugira ngo tubuza abasuma bogerageza gusimba ugwo ruzitiro baja kwiba tube twoza turabazibura.

Ishure ry'intango ryi Nyabihanga ni rimwe mu mashuri amaze igihe kinini cane iryo shure ryari ryubatswe mu buryo bukomeye cane ndetse kandi rikaba rikikijwe n'ibiti bimaze igihe kirekire, imbere yiryo shure hari giti c'umwembe na conyene gikuze kandi kimaze igihe kinini ndetse hakaba n'ibindi biti hirya vy'amasederi nivy'imikaratusi bimaze igihe kinini.

Imbere y'inyubakwa y'ubushikiranganji bw'indero iri mu gisagara ca Bujumbura ni heza cane ntiworaba, hateye ibiti vyinshi cane kandi vyiza, harimwo birebire cane vy'amasederi ndetse n'amagereveriyo, hakaba hanateye kandi n'amashurwe y'ubwoko butandukanye.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kinama mwisomero ryo mu mwaka w'indwi abanyeshure bose bari mwishure kandi baricaye bose baratekereje abo banyeshure bahagazwa imbere n'umwana w'umukobwa baserukira ahariko arabahanura ku ngingo zitandukanye anabagira inama zokungene boshobora kwiga cane kugira abazoronka amanota meza.

Hafi y'inyubako z'amashure yisumbuye zo mu Ngagara hari inzu nyinshi z'uburiro ndetse hakaba n'utuguriro turi mwibarabara rigana mwiryo shure, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure arasohotse ikigo none aje kugura ikaramu murutwo tuguriro.

Ikigo c'amashure y'intango co mu nyakabiga ya mbere cubatswe mu buryo budasanzwe kandi kirakomeye ntiworaba, uruzitiro rwaco gubakishije amabuye ndetse hakaba harimwo n'ivyuma, ayo mashure yoyo yubakishije amatafar turiye umushinge wayo kaba ruwo amabuye.

Mw' isomero ryo mu mwaka w'umunani kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kivoga, harimwo intebe nyinshi cane izo ntebe zikaba zibajwe mu buryo bwa kera kubera yuko umunyeshuri wese afise ahantu abik ikaramu akagira n'ahabik amakaye. Izo ntebe zose kandi zikaba zitonze ku mirongo.

mu kibenga hari ikigo c'amashuri yisumbuye ico kigo kikaba kigizwe n'inyubakwa nyinshi cane inyuma yizo nyubakwa hari ibiti vyinshi cane vy'amasederi ndetse kandi inyuma yico kigo hakaba hari ikibuga kinini cahoze gikinirwamwo umupira w'amaguru

Ku bwinjiro bw' amashure yisumbuye kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga hari uruhome rumanitseko ikibaho ico kibaho ni co bakunda kumanika akamatangazo, ndetse, kandi hakaba hamanitseko imapuro nyinshi zivuga amategeko agenga iryo shure, ndetse ayo mategeko hakaba hariko n'ikimangu c'umuyobozi w'iryo shure.

Mu Kinindo hari ikigo c'amashure meza cane gishasha giheruka kubakwa ubu vuba. Ico kigo c'amashure menshi cane kikaba cubatswe n'inyubakwa zibiri zihanganye. Izo nyubakwa zisize ibara risa n'inginagina ku gihande co hasi, ku gihande co haruguru naho kikaba gisize ibara ryera.

mw'isomero ryo m'umwaka wagatanu w'amashure y'intango kw'ishure ry'intango ryo mukibenga harimwo intebe nyinshi cane. Izontebe zose zikaba zitonze kumirongo aho muri iryosomero harimwo imirongo ine. Abanyeshure bagufi bakaba bicara imbere barebare nabo bakicara inyuma.

Inyubakwa z'amashure yisumbuye yo ku Mukoni n'inziza cane zubakishije amatafara aturiye kandi zikaba zisakaje amabati asiziranga iry'ibara ritukura. Inzugi z'amasomero yose y'iryo shure zikaba zisiziranga irisa n'ubururu.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kinanira, hari abanyeshuri batanguye gushika, baba abahungu ndetse n'abakobwa. Abo banyeshuri baciye baba baraganira, aho baciye baba baregamira urukuta ruri k'uruhande rw'inyuma rw'iryo shure, abo banyeshuri umwe wese afise isaho yiwe ku mugongo.

Abanyeshuri ba kaminuza yu Burundi bariko bariga muri abo banyeshuri harwiriyemwo abakobwa kandi abakobwa baraheza bagakunda gusokoza imishatsi ya kizungu abanyeshuri umwe wese araheze akabafise akameza kiwe ndetse n'intebe y'iwe y'inyegamo.

Abantu babiri umwe muribo aricaye ariko uwundi mugenziwe arahagaze uwomugenziwe ahagaze akaba yambaye agapira gifise ibara risa n'ubururu hanyuma uwo yicaye nawe akaba ariko arafyond'imashini nyabwonko.

Abanyeshure batatu, bose bambaye amadarubindi ku maso, ndetse babiri muri bo bakaba ari abakobwa, umwe muri bo yambaye isarubeti isa n'ubururu. Ariko uwundi mukobwa yicaye hagati yambaye agapira gatukura.

Abanyeshuri babiri b'abagabo bose bambaye amasarubeti asa n'ubururu barunamye bunamye kumeza bariko barandika ibintu mwikaye kumameza kandi ari muri iyo somero hari ivyuma bitandukanye ndetse abanyeshure bakaba bari ko bariga gukora ivyuma.

Iyo abanyeshure bageze kuri kaminuza, baraheze bakiga mu buryo bwiza cane ntiworaba, baba abahungu canke abakobwa umwe wese araheze akaba afise intebe yiwe y'inyegamo yicarako ndetse n'akameza kaba kari imbere yiwe yandikirako.

Abanyeshuri benshi biga ibijyanye n'imyuga, bariko bariga ,ndetse umwe muribo ariko arakora icuma ,bambaye amasarubeti yirabura ,ndetse hakaba harimw' abahungu ,n'abakobwa ,umuhungu yambaye agakofero kirabura ,ndetse umukobwa nawe afise imishatsi ya kizungu.

Abantu batatu, bose baricaye kandi bariko barasoma ibitabo, muri abo bantu batatu, harimwo umugore ,uwo mugore akaba yambaye ikabutura ndetse n'agapira gatukura, iruhande y'ivyo, uwo mugore akaba yarasokoje imishatsi y'ikizungu.

Abanyeshure bo kw'ishure kaminuza y'uburundi bariko bariga. Abo banyeshure bakaba biga mu gisata c'ubutunzi ndetse bakaba biga mu mwaka wa kabiri w'ico gisata nyene. Muri abo banyeshure hagwiriyemwo abahungu.

Abanyeshure iyo bamaze kugera muri kaminuza baba bamaze kugira ubwigenge budasanzwe. Nk'abakobwa bakunda kuba basutse imishatsi y'ikizungu ndetse nta n'umwambaro w'ishure uba ugitegetswe baraheze bakiyambarira uko bashaka.

Umugabo muremure kandi w'inzobe, yambaye isarubeti isa n'icatsi kibisi, arunamye ariko arakora icuma. Kubera yuko kimaze imisi kidakora neza, ariko aragisuzuma, kugira ngo arabe yuko yobona aho ikibazo kiri.

Inyubakwa za kaminuza zubatse neza cane ntiworaba zubakishije amatafara aturiye kandi amadirishya nayo nay'ibiyo. Kur'ayomadirishya hakaba hari ibitambara bikingira kugira umuntu ntabone ibiriko birabera indani.

Abanyeshure biga ibijanye n'ubwubatsi kuri Kaminuza y'Uburundi, uyu munsi baramutse bagenda kwiga ibijanye n'ubwubatsi. Ndetse mwarimu wabo ariko arabasigura ukungene bigenda iyo bariko baravangavanga isima n'ivyondo.

Abanyeshuri babiri b'abahungu bose bambaye ivyambagwa bifisi ibara risa n'ubururu bariko bariga, bakaba bafise imbere yabo ivyuma vy'ubwoko butandukanye ,abo banyeshuri bariko biga umwuga mwiza cane.

abanyeshuri bageze muri kaminuza mu gisata c'ubuvuzi bari kumwe n'umuganga w'umwarimu wabo yaje kubigisha ibijanye n'ubuvuzi bariko bifashisha igipupe kugira ngo basobanukigwe neza ukungene boshobora kuvura umugwayi

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'icongereza, mu mwaka wa kabiri, bariko barakora ikibazo, abo banyeshure hagwiriyemwo abakobwa, kandi abakobwa bo kuri kaminuza bakunda kuba basokoje imishatsi y'ikizungu.

Umuganga w'inararibonye w'umugore yambaye impuzu yera akaba yambaye n'agakofero ku mutwe kera akaba kandi anambaye n'agatambara gapfuka ku munwa ari kumwe n'abanyeshure biwe ariko abatembereza mu bitaro kugira ngo abigishe ukungene bavura

Abanyeshure batatu barahagaze kandi bambaye amasarubeti umwe muribo ahagaze iruhande y'umuriro uwo muriro nawo ukaba ufisi kibeya kire kire cane inyuma yabo banyeshure batatu hariyo abandi banyeshure benshi cane.

Abantu bane, babiri muri bo baka ari abanyeshure bambaye amasarubeti asa n'ubururu, ndetse muri abo banyeshure harimwo umuhungu hakabamwo n'umukobwa bari kumwe n'abandi babiri b'abarimu. Abo barimu nabo hakaba harimwo umugabo, hakabamwo n'umugore.

Umunyeshuri yambaye i sarubeti isa n'ubururu, ndetse akaba yambaye n'ibirato hamwe n'inkofero ku mutwe iyo nkofero yoyika bifise ibararisa n'umuto tuhishiye uwo munyeshuri, ariko arimenyereza kubaka, kandi, ariko yubaka yifashishije udutafari duturiye.

Abanyeshure biga ibijanye n'umwuga wo gukora ivyuma, abahungu ndetse n'abakobwa bavanze bariko bariga, barikumwe n'umwarimu wabo kandi bose bambaye amasarubete yirabura ndetse harimwo umukobwa afite imishatsi y'ikizungu.

Abanyeshuri batatu bose bambaye umwambaro w'ishure. ugizwe n'amasarubeti yirabura. Babiri muri bo bakabara ari abahungu, uwundi umwe nawe akabara ari mukobwa, uwo mukobwa akaba afise inzobe, bariko barakora icuma.

Kw'ishure rya kaminuza y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga mu gisata c'ubushakashatsi harigamwo abanyeshure b'abirabura ndetse hakiga n'abanyeshuri b'abazungu. Mu mwaka wa kabiri hariko hariga abanyeshure bose abazungu bakaba bafise amamashini nyabwonko imbere yabo.

Abanyeshuri benshi cane bose hamwe bambaye amasarubeta asa n'ubururu baricaye imbere yabo ku meza hari ivyuma bitandukanye, ndetse bamwe muri bo barafise amakaya imbere yabo umwe muri bakabafise n'i kereyo isa n'muto tuhishiye.

Umunyeshure yiga ibijanye n'uburimyi kw'ishure kaminuza y'uburundi mu gisata c'uburimyi arikakore ubushakashatsi ku giterwa c'i tomati arikakore ubushakashatsi kugira ngakora ubwoko bwa kija mbere bushobora kuzoba buzokwimbuka cane.

Abantu bane barimwo abakobwa batatu ndetse n'umuhungu umwe bari mu nyubakwa ifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera. iyo nyubakwa isakaje amabati, ndetse ayo mabati akaba ashigikiwe n'ibibaho vyiza cane kandi bikomeye.

Abantu bane bakaba bagizwe n'umugabo n'umugore, barikumwe n'abana babiri baricaye. Umwana umwe afise igitabo mu ntoke ariko aragisoma, ndetse abo bavyeyi bakaba bariko bigisha umwana w'abo gusoma.

Abana benshi b'abanyeshure bose bambaye umwambaro w'ishure, ndetse uwo mwambaro ukabugizwe n'amasarubeti yose yirabura bariko bariga, umuhungu umwe yambaye agakofero kirabura ku mutwe, ndetse ari kumwe n'uwundi mukobwa asokoje imishatsi ya kizungu.

Abakozi babiri bize ivyo guteka bakora mu gisagara ca bujumbura bariko barakora umwuga wabo wo guteka umwe n'umuhungu, ariko uwundi na we n'umukobwa bose hamwe bakaba bambaye ivyambarwa vyera banambaye no dukofero ku mitwe twera.

Abanyeshure biga kuri kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ubuhinga bwa none, higamwo abanyeshure benshi cane ntiworaba, muri abo banyeshure harimwo abahungu hakabamwo n'abakobwa , umwe mu bahungu akaba yambaye agakofero ku mutwe.

Abantu babiri b'abagabo. Umwe muri bo akaba ari muremure cane kandi akaba ari inzobe. Ndetse akaba anambaye ivyambagwa vyirabura uhereye ku birato. Uwundi umwe nawe arunamye akaba asanzwe ari mugufi ugereranije n'uwo muremure.

Abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi biga mu mwaka wa kabiri mu gisata cigisha icongereza bariko bariga. Muri abo banyeshure harimwo abahungu n'abakobwa, ndetse harimwo n'umwe w'umuzungu, mu gihe abandi benshi ari abirabura.

Abantu benshi bambaye amasarubeti yirabura, ndetse abo bantu bakaba bafise n'umwarimu imbere yabo kuko n'abanyeshure. Umwe muri abo banyeshure yambaye amadarubindi ku maso, ndetse bose bakaba bambaye amasarubeti yirabura kiretse umwarimu wabo wenyene.

Inzu nziza cane yubatse ku buryo bwa kijambere ndetse nina nini kuburyo ijamwo abantu benshi cane, ifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera kandi isakaje amabati, ayo mabati nayo akaba ashigikiwe n'ivyuma.

Inzu nziza cane yubatse neza kandi ifise ibibambazi bisize irangi ry' ibara ryera, ndetse ikaba inasize isima nayo iheza ikaba ifise irangi ryirabura, irimwo umuntu w'umugore. Uwo mugore akaba yitwikiriye igitambara gifise ibara risa n'icatsi kibisi.

Umuntu w'umugabo yambaye isarubeti, ndetse akaba yambaye n'amadaru bindi ku maso aruna mye akabarik arakora amazi mu nyubakwa iyo nyubakwa ikabaifise ivyumba vyinshi cane, ariko ikabimaze imisi amazi atagera mu vyumba vyose vy'iyo nyubakwa.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga hariko harabera urukino, urwo rukino rukaba ari urwo umupira w'amaboko. Urwo rukino ruriko ruhuza abakobwa bafise imyaka irimusi ya cumi n'itanu, urwo rukino ruriko ruhuza abanyeshure bo kw'ishure ryo mu Gihosha ndetse n'abanyeshure bo kw'ishure ryo ku Musaga.

Abanyeshure biga kuri kaminuza mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi bariko barasubiramwo ivyigwa abo banyeshuri bakaba biga bifashishije imashini nyabwonko muri abo banyeshuri harimwo umuhungu yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse kakaba kafise ibara risa n'ubururu.

Umunyeshure w'umukobwa yiga ibijanye no kumanika amatara, yambaye isarubeti yirabura. Uwo munyeshure akaba yambaye inkofero ku mutwe isa n'umutoto uhishiye, ndetse munsi y'iyo sarubeti na honyene akaba yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'umutoto uhishiye.

Abarimu bo kwishure ryisumbuye ryo mu gihoshe uyu munsi bariko barakora inama iyo nama bakaba bariko bayikorera mw'isomero ryo mu mwaka w'umunani bariko bayikoreshwa n'umuyobozi wiryo shure afatikanije n'uwurongoye iryo shure ku rwego rw'intara.

Abanyeshure batatu uymusi nibo batonze mw'ishuri m'umwaka m'umunani ndetse bariko bariga. Abo banyeshure bose ukw'ari batatu bambaye amasarubeti asa n'ubururu, umunyeshure umwe afise icuma muntoke uwundi nawe yambaye agahuzu gakingira intoke.

Uyu munsi umuyobozi wa komine muyinga, yaramutse akoresha inama abanyagihugu bose, baba muri ico gisagara ca muyinga ,hitabiriye abanyagihugu benshi cane ,abagabo ndetse n'abagore, abagabo babiri bari bicaye ku ntebe z'imbere bari bambaye amadarubindi.

Abanyeshure batatu biga ibijanye n'ubuganga kw'ishure kaminuza y'uburundi bariko barasubiramwo ivyigwa. Umwe muri abo batatu ni umukobwa kandi yambaye amatarubindi ku maso abandi nabo babiri ni abahungu.

Abanyeshure babiri biga kuri kaminuza y'Uburundi, bariko barakora ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi. Abo banyeshure babiri umwe n'umuhungu, ndetse uwundi nawe n'umukobwa. Bakaba bari mu murima uteyemw ibitegwa bitandukanye.

abanyeshure biga muri kaminuza bariko bariga isomero ryabo ryubatse neza ntiworaba rifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera abo banyeshure bigishwa n'umwarimu w'umuzungu ndetse akaba ariko arabigisha

Kwishure kaminuza y'uburundi mu kigo co kumutanga abanyeshure biga mu gisata kijanye n'ubutunzi uyu munsi bariko barakora inama iyo nama iruhande y'ukuba bariko bayikoreshwa n'umwarimu abigisha hariho kandi n'abandi bashitsi babiri aho bariko bayikoresha bose hamwe ari batatu.

Abanyeshuri ba kaminuza bariko bariga mur'abobanyeshuri harimwo abakobwa hakabamwo n'abahungu. Mur'abobanyeshuri harimwo umuhungu yambaye agapira k'amaboko magufi akogapira kakaba gafis'ibara ry'umuyugu bwe.

iInyubakwa ya kaminuza yubakishije amatafari aturiye, kandi mu masomero harimwo amatara afasha abanyeshure gusubiramwo ivyirwa mu ijoro. Abanyeshure harimwo abahungu ndetse n'abakobwa kandi umwe wese yicaye ku ntebe nziza y'inyegamo.

Abarimu bigisha kuri kaminuza y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga, bariko barakora inama, bamwe muri bo n'abagore kandi, abagore bose basutse imishatsi y'ikizungu, bariko bakoreshwa inama n'umugore w'umuzungu ahagaze imbere yabo.

abanyeshure benshi biga umwuga wo kumanika amatara bariko bariga ibijanye no kumanika amatara bose hamwe bambaye amasarubeti asa n'ibararisa n'umutoto hishyiye ndetse kandi bambaye n'udukofero ku mutwe

Abanyeshuri ba kaminuza biga mw'isomero ryiza cane ntiworaba, iryo somero rifise ibibambazi bisize irangi ry'ibara ryera, ndetse umunyeshuri uwariwe wese yicara ku ntebe yiwe y'inyegamo.

Kw'shure kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'indimi kiri mwirohero, abanyeshuri baramutse bafise umushitsi ,uwo mushitsi n'umuzungu ,akaba yaturutse mu gihugu cy'ubwongereza ,uwo mushitsi arik'abasangiza ubunararibonye ,ku bijanye n'ukungene mu bihugu vya buraya biga.

Isure rya kaminuza y'uburundi mu gisata cigisha ibijanye n'ubutunzi abanyeshure bose bari mw'isomero mu mwaka wa kabiri, ndetse bakaba bicara ku ntebe z'inyegamo abanyeshure bagwiriyemwo abana b'abakobwa, ndetse uyu musi bakaba bafise umushitsi arikabakoresha inama.

Umwuga wo guteka n’umwe mu myuga igezweho cane muri kino gihe. Abanyeshuri bize ibijanye no guteka bahiriwe bahishije, kubera y'uko inzu z'uburiro muri iyi misi zibahemba amafaranga menshi cane kandi afadika. Ari na co gituma abanyeshuri ubu bariko barahurumbira cane ico gisata.

kwishure rya kaminuza y'uburundi mu kigo co mwirohero abanyeshure bari mu mwanya w'akaruhuko abanyeshure bahisemwo guterera inkuru mu muhoro uri muri iyo nyubako y'iryo shure ndetse numwe mu barimu afisi bitabo akaba ariko aragenda agana mu cumba cagenewe abarimu kugira abe ariho aruhukira

Kw'ishure kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubutunzi, abanyeshure bariko barasubiramwo ivyigwa. Mwarimu wabo yabahaye ingingo zitandukanye basigara barakica irya n'ino, abahungu akaba yabahaye ingingo zabo, abakobwa nabo abaha ingingo zabo baca irya n'ino.

Umunyeshure yiga ib ijanye n'ubuvuzi kw'ishuri kaminuza y'uburundi ariko arakora umwimenyerezo ku bitaro vyitiriwe umwami halede mu kamenge uwo munyeshuri ariko arasuzuma icyuma kigejwe gupima ingwara kugira ngo arabe yuko gikora neza ta kibazo.